Ibari gwinyiso yemene. Hosha dzimweni dzinoponeswe muzvibhehlera ihosha dzinokona kutotapukira dzeiende kumadhokodheya asi anokurudzirwa kuhlonga mbasha dzinoadziirira kubva kuhosha idzi ngekuti dzimweni dzinotapukira zvinoita kuti ndaramo dzawo dzisazoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene hoshe dziri kubuda mazuwa ataa kurarama anaa ihosha dzakaomarara maningi zvekuti hosha idzi dzihinike zvinombatoda kushandisa mitombo dzakasiyana-siyana asi kazhinji kacho hosha idzona dzinenge dzeitapukira zvinoita kuti madhokodheya apfeke mbasha dzinoadziirira.

Igwinyiso yemene zvirokwazvo hosha dzirikubata ana mumukuwo mwedu umu, munharaunda dzakawanda dzacho dzinenge dzakaomarara zvokuti madhogodheya anenge achitokurudzirwa kuti acherechedze hembe dzinovachengetedza kuti asazotapukirwa ngehosha idzona idzodzo.

Ibaari ngwinyiso yenene, pamweni pacho semadhokodhera tinombopinda muntharaunda mwedu kupa anthu mitombo inoite kuti anthu azwe zvakanaka , nenyaya yekuti pamweni pacho, mitombo idzi dzinopuwa mahara kuti anthu aite zvakanaka muntharaunda.

Ibari gwinyiso remene pamweni pacho madhokoteya anotohamba munharaunda echiona anhu kuti avabatsire kuhina hosha nekuti pamweni pacho hosha idzi dzinenge dzichitoda kuhambira nemunharaunda kuti dzisatapukira anhu anenge agara arimuchibhehleya anenge agara achirwara kare

Ibaari gwinyiso remene, hosha dziri kubata antu muzuwa atiri kugara anawa ihosha dzakaomarara maningi, zvekuti madhokodheya anokurudzirwa kupfeka mbahla dzinodziirira mwiri dzawo kuti asatapukirwe ngehosha idzona idzodzo.

Ibaari gwinyiso yemene. Dzimweni dzehosha dzinouyiwa nadzo muzvibhedhlera, dzinenge dzakabata anhu. Ihosha dzinenge dzakasimba maningi zvekuti madhokodheya anokurudzirwa kuti ashambidzike mbatya dzinodzivirira ivona kuti vasazotapurirwa nehosha idzonadzo.

Ibairi gwinyiso ye mene hosha dzaka wanda wanda dzino rapwa ku zvibhedhleya ihosha dzekuti dzino hinika asi madhokodheya anenge achito shonge mbatya dzinova dzivirira kuti asa batwawo nge hosha idzo ngekuti dzinokona kutapukira kuenda paari.

Ibairi ngwinyiso yemene zviro kwazvo pamweni pacho munobai toone kuti hosha dzinenge dziriyo dzinenge dziri hosha dzaka omarara maningi zvekuti madhokodheya ano kurudzirwa kupfeke hembe dzino hina hosha idzi dzinova dzivirira kubva mu hosha idzona idzodzo.

Imbaari gwinyiso yemene, zvimweni zvezvirwere zvinorapiwa muzvibhedhlera umu zvirwere zvinenge zvakaomarara zvekuti madhogodheya anotokurudzirwa kuti ashonge mbatya dzinoadziirira kubva muhosha idzona idzodzo, ngekuti dzinokona kutapukira kuende kweari.

Ibari gwinyiso yemene nganyaa yekuti madhogodheya basa rawo ndere kuhina hosha anotokurudzirwa mbasha dzinowadziirira kubva kuhosha dzinotapukira ngekuti hosha iyi ikatapukira paari anhu haazokwanise kuhinwa hosha ngenyaa yekuti anohina hosha anenge otorwarawo nehosha dzona idzodzo.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhleya umo munombounzwa dzimweni hosha dzekuti kana madhokodheya anotodzit'awo maningi zvekuti kana asina kupfeka hembe dzinodzivirira hosha idzi anokone kutapukirwa ngehosha dzona idzodzo.

Ibaari gwinyiso yemene, ana echidoodori neanhu anonge akura achembera ana sekuru nana mbuya edu anohinwe pachena hosha ngenyaya yekuti anoga echizi anhu akura maningi ende anonga achiri adoko anoge echide kugara akachengetedzwa ngekuti akura kudaro hosha dzinonga dzoovabata panguva yakakura maningi achinyanye kubatwa nge..

Ibaari gwinyiso yemene, antu anokurudzirwa kuti arye chikafu chinenge chakashambidzika, chakachena, kudziirira kuti hosha dzisabata maningi .Zvinova zvinokonzerahe kuti mvura yatinomwa inge yakachena zvekuti madhokodheya anotohamba nemutombo ,wekuise mumvura, kuti ishambidzike, igare yakachena.

Ibari gwinyiso yemene, ngenyaya yekuti kakurutu madhokodheya anokurudzire antu kuti ashandise mvura yakachena ngenyaya yekuti mvura iyi kazhinji zhinji kacho ndiyo inokonzese hosha dzinoita kuti anhu asazwe zvakanaka.

Ibari gwinyiso pamweni pacho madhokodheya anotoenda kofunda kuti vaziye kuti Hosha dzinonga dzeibuda dzinohinika sei dzinonga zviri zviro zvakanaka panodzoka kuzvibhedhlera anodzoka ane ruzivo rekuhina hosha kuti antu ndaramo dzawo dziite dzaramo dzakanaka maningi.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya anobaa kurudzire antu kuti arye zviro zvakachena zvinove zviri zviro zvakanaka kuti kazhinji kacho madhokodheya anokurudzira antu kuti ashandise mvura yakachena zvekuti pamweni pacho anotoPe antu mitombo yekuise mumvura kuti igare yakachena.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya ari kubaakurudzire antu kuti ashandise mutombo Zvakakosha maningi nekubaa kuridzira antu kuti paanopuwe mutombo kuzvibhedhleya iyo akone kuushandisa zvinova zviri zviro zvekuti anodzidziswa kuti anoushandisa sei paaenenga a.

Ibaari gwinyiso yemene kuti utano hweanthu urauite utano hwakanaka pamweni pacho panode kutoshandiswa mvura inenge yakashongodzeka yakashambidzika yakachena zvinova zviri zviro zvakanaka kuti kunobva mvura yedu iyi iyo yatinoshandisa kubika nekumwa kunofana kunge kwakashambidzika kuti ndaramo yedu irambe yakanaka.

Ibari gwinyiso yemene kuti anhu agare ane ndaramo yakanaka. Anofane kutodetserwa ngekupuwe mitombo inoite kuti zviro zviite zvakanaka. Zvinova zviri zviro zvakanaka nekuti pamweni pacho muzvibhehlera antu anotopuwe mitombo kunze kwezvibhehleya kana antu asingakwanisi kuende kuzvibhehleya panofamba madhokodheya.

Ribaari gwinyiso emene pamweni pacho madhokodheya anohamba muntaraunda mwedu, achiticherechedza ngenyaya yehosha dzakasiyana -siyana dzinenge dzeitibata. Zvinoita zviro zvakanaka kuti vanenge veiticherechedza kuti tigare takazvichengetedza maningi.

Imweni pamweni pacho madhokodheya anopinda mundaraunda mevanhu achivabatsira mitombo ngenda yekuti pamweni pacho antu anenge asingakwanisi kohamba kuenda kuzvibhedhlera Ngekuti anenge ane mwiri dzisina kusimba.

Ibaari gwinyiso yemene kuti ndaramo neutano hwevanhu zvirambe zviri zviro zvakanaka maningi madhokodheya anokurudzira kuti anthu ashandise mvura yakachena kuti asabatire zvirwere zviro kwazvo mumvura murimwo munyanya kuahambira zvirwere zvinokuwadza utano.

Ibaari gwinyiso remene akuru enyika pamweni pacho atori nehosha dzekuti dzinoenda kovhenekwa nekuhinwa pachena pasina muripo ngenyaya yekuti dzimweni hosha dzinonge dzakanyanya kuomarara zvekuti dzinenge dzeidhuriswa kuninwa zvekuti akuru enyika apindire kuti hoshadzo dzihinwe.

Ibari gwinyiso remene madhogodheya pamweni pacho anoshandise mitombo yakasiya-siyana kurapa hosha dzinenge dzine antu. Zvekuti pamweni madhogodheya anotoshandisa mhando dzakasiyana-siyana, kubetsera antu zvakaita sekupa antu mitombo yekuisa mumvura kuti mitombo idzona idzo dzibatsire antu.

ibari gwinyiso remene kazhinji kacho antu anechirere chendxondo anobetsereka ngendaa yekuti anenge achichengetedzwa. Zvinova zviri zviro zvakanaka kuti nzvimbo dzinochengeterwa antu anenge aine hosha dzendxondo, dzinofanire kunge dzakashambidzika kuti asabatirira hosha dzakasiyana -siyana nenyaya yeutsvina.

Ibari gwinyiso yemene, arwari anorwara chirwere chendxondo vanoda kubatikira maningi ngendaa yekuti anenge vatorimwo muntaraunda mwedu dziri hama dzedu. Zvinenge zviri zviro zvakanaka maningi kubatikira kuti vapuwe mutombo inoita kuti azwe zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene kubatikire anhu anenge ane hosha dzemundxondo ngenyaya yekuti antuwo atoriwo antu asi nyaya yekuti anenge ane hosha anenge achide kubatikirwa kuti ndaramo yawo iite zvakanaka ndoona zviro zvakanaka maningi.

Ibari gwinyiso yemene, hama dzedu dzinorwara nechirwere chendxondo dzinokurudzirwa kuti dzichengetedzeke dzeipuwa mutombo unoita kuti hosha yendxondo inenge yakabata iderere zvinoita kuti azwe zvakanaka ndaramo yavo ienderere mberi.

Ibari gwinyisi yemene muzvibhedhleya umu munezviro zvakasiyana -siyana, ende muzvibhedhleya umu pamweni pacho munodetserwa antu akasiyana-siyana. Amweni anotoende achifunga kuti ari kubatwa ngehosha pasina hosha zvinova zvirozvo zvakanaka kuti ashandi muzvibhedhleya anotaura nemi achikutaurira kuti chii chinenge chikushungurudza.

Ibari gwinyiso yemene kuzvibhedhleya kwatinoenda kohinwe hosha pamweni pacho tinosvike mitombo kusina zvinozokurudzirwe kuti vekuzvibhedhleya vanokurudzire kuti tiende kuzvitoro zvinotengeswe mitombo kuti topuwa mutombo unohine hosha yatinenge tinayo yavanenge vativheneka.

Ibaari gwinyiso yemene, muzvibhedhleya umu mwatinohinwa hosha mwakakosha maningi pandaramo dzeantu. Ngenyaya yekuti, hosha kuti ihinike zvinoda waenda kuzvibhedhlera kwaunosvika koovhenekwa woonekwa kuti hosha inenge ichikushungurudza ihosha yakadini.

Ibaari gwinyiso yemene mene kuzvibhehlera ino unorapwe hosha dzakabaasiyana siyana kunotokurudzirwa kuzikugare kwakashambidzika nekuchena. Ngendaa yekuti pamweni pacho hosha dzinenge dzahinwa kuzvibhehlera ino dzinokone kutapukira pakasaitwa utsanana hwakakwana.

Ribaari gwinyiso remene muzvibhehleya umu vantu vanobatsirwa maningi zvekutuukatosvika muchibhehleya weirwara vashandi vemuzvibhehleya vanokubata zvakanaka zvokuti pamwene pakona unombaiti vantu vakandibata vakabaindibata zvakanaka maningi haumbofungi......

Ibari gwinyiso yemene muzvibhehlera umwu ,mwakakosha maningi ngekuti mune zviro zvakawandisa maningi, kazhinji kacho ukaenda kuchibhehlera unotopuwa mutombo. Pamweni pacho unotopuwa nechikafu chekurya kuti uzotange warya usati wapuwa mutombo ngekuti dzimweni mitombo dzinenge dzakasimba maningi.

Ibaari gwinyiso yemene kuzvibhedhleya ino kunoshandiswa mutombo dzakasiyana-siyana. Dzimweni dzemitombo dzinoshandiswa muzvibhehleya, mitombo dzekuti paunopuwa mutombo uwu, unofane kuupuwa warya chikafu, ngokuti usina kurya chikafu unobaaite kuti uwedzerehe kutozwe hosha.

Ibaari gwinyiso yemene- mene kuzvibhedhlera uku kweunosvika kunenge kune zvikwangwani zvinodetsera anhu kuti aende kwaanenge aide kuenda. Muzvibhedhlera munotode zvikwangwani kuti muziye kuti unenge uchida kuhinwe hosha yako inenge ichihinirwa kunzvimbo yakadini mukati mwezvibhedhlera.

Ibare gwinyiso remene ,muzvibhedlera umo mune anhu vakasiyana siyana vanenge vaine hosha dzakasiyana siyana dzinenge dzichida. Zvinoita kuti mukurudzirwe murambe muine hutsanana wepamusoro soro nenyaya yekuti pamweni pacho hosha dzinokona kutapukirana muzvibhedleya.

Ibari gwinyiso yemene kuzvibhehleya uku kwakakosha maningi pandaramo yeantu ngenyaya yekuti ndokunohinwa hosha dzakasiyana siyana dzinenge dzeishungurudza ndaramo dzeantu zvinowa zviri zviro zvakanaka nekuti ukaenda kuzvibhedhleya unobabatsiraa kakurutu.

Ibari gwinyiso remene muzvibhedhlera umu muri kudetserwa anhu zvakanyanyisa maningi ngenyaya yekuti pamweni pacho muzvibhedhlera umu unotosvika weifungidzira Kuti andiponi asi kamudetsero kaunoita unozoona kuti zvinodetsera maningi kuenda kuzvibhedhlera.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yatinopuwa kuzvibhehleya mitombo inonga yakaongororwa zvekuti apana pauno puwe mitombo yekuti inowedzere kuita kuti ndaramo yako ishate asi inotidetsera ngekuti ndaramo yako inowedzera kunaka ngekuti mitombo iyi inenge iri mitombo yakaongororwa.

Ibari gwinyiso yemene akuna kwaunobatikirwa kupinda kuzvibhedhleya kana unehosha inenge yakahina ndaramo yako. Zvekuti zvinota kuti ubetsereke kwenda kuzvibhedhleya opuva mutombo unobetsera kuti ndaramo iende pakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene, muzvibhedhleya umu munenge mune zvikwangwari zvinoratidza antu pekuenda muzvibhedhleya. Asi mukati mwezvibhedhleya mwacho munenge mutoriwo nezvikwangwari zvinenge zveiratidza kuti zvechidzidzisahe anhu kuti anochengetedza sei ana echidoodori nekuti anoshandisa sei mitombo kuti zviro zviite zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhleya umwo munoda kutoita utsanana hwepadera dera ngenyaya yekuti zvimweni zvirwere zvinobata antu muzvibhedhleya umwo zvinenge zviri zvirwere zvekuti panenge pasina utsanana zvinoita kuti pakasaite utsanana muzvibhedhleya hosha idzi dzinoramba dzeitapukira zvinoita kuti muzvibhedhleya muite hosha dzakaomarara.

Ibari gwinyiso remene muzvibhedhlera umo mwatinoenda umu munohiniwa hosha dzakasiyana siyana zvekuti paunosvika kuzvibhedhlera unosvika wovhenekwa wototaurirwa hosha yaunemge unayo wotopiwa mitombo zvoita zviro zvakanaka zvekuti unotoenda kumbatso wozopera hosha iyani inenga yahinwa.

Ibari gwinyiso yemene kudzidza kweutano kakakosha maningi kwete kumadhogodheya ega anotihina hosha. Asi kune muntu vese inobatwavo ngehosha ngekuti hosha iyi inobata muntu vese hazvina basa kuti madhogodheya kana kuti muntu usiri dhogodheya, asi inobata.

Ibarigwinyiso yemene pamweni pacho madhogodheya anotomboita achiendavo kofunda. Kuti aziye kuti michina dzinyovani dzinenge dzeishandiswa dzinenge dzeishandiswa zvakadini. Kuitire kuti paanozohine hosha haanyanyi kushaishe kushandise michinadzo.

Ibari gwinyiso yemene, madhokoteya pamweni pacho paunenge wapuwa mutombo anobamugarise pashi obamuronzera kuti mitombo inoyo inoshandiswa pakadini ngenyaya yekuti pamweni pacho inonga yakabasimba maningi zvekuti ukashaisha kuushandisa unokona kutozwahe hosha pamweni.

Ibayiri gwinyiso yemene madhokodheya pamweni pacho pakaite hosha inenge yabuda imweni anokurudzirwa kuti ayende kuzvikora zvekudera kodzidze kuti hosha yoo anokwanisa kuyi Hina zvakadini kuti andu anenge auya nehosha abatwezvakanaka azozwe zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene, madhokodheya anotoendawo kuzvikora kwekoodzidza ,kuti aziye kuti hosha dzinohinwa zvakadini zvekuti pamweni pacho, pakabuda hosha dzinenge dziri hosha dzinyowani, madhokodheya anoenda koodzidza kuti aziye kuti hosha dzinohinwa zvakadini.

Ibaari gwinyiso remene, madhokodheya naana mbuya utano kazhinji-kazhinji kacho anohamba muntharaunda eidzidziswa anthu ngezve utano, zvinenge zviri zviro zvakanaka ngendaa yekuti anthu peanofundiswa kuti utano unongwarirwa sei anoziya kuti mangwani aazoshupiki kana agumirwa ngezvirwere zvakadarozvo.

Ibari gwinyiso yemene, madhokodheya akaona kuti akaramba akagara muzvibhedhleya, amuna wee antu ane misoro dzakaomarara maningi zvekuti haakwanisi kuuya kuzvibhedhleya, nyange aizwe kuti ndaramo yawo haina kumira mushe, zvakaita kuti isusu semadhokodheya tipinde muntaraunda tihine hosha dzinenga dzine vantu.

Ibari gwinyiso remene kakurutu pamweni pacho madhokoteya akaona kuti hosha dziriyo dzakanyanya kuomarara maningi anoshandisa zvikwangwari zvinoiswa mundaraunda kuti antu panozviona anoziya kuti kune hosha yakaomarara inenge iri kutenderera mundaraunda.

Ibari gwinyiso yemene mene, zvirokwazvo madhokodheya anotohamba achidzidzisa anthu kuti, kuti achengete ndaramo yawo, anofanira kushandisa zviro zvinenge zvakashambidzika zvakachena, zvakaita semvura yakachena, kana pakubika, ashandise ndiro dzinenge dzakachena.

Ibari gwinyiso yemene vantu vekudhaya pamweni pacho vanotopinde muntaraunda vechienda kudzidzisa vantu kuti hosha dzakasiyana ukaona wabatwa ndidzo unokasika kuenda kuzvibhehlera nekuti dzimweni dzehosha idzi dzikanonokerwa dzinozonesa kuhinwa.

Ibaari gwinyiso remene muzvibhedhlera umu munoshandiswa mitombo dzakasiyana siyana nemichini dzakasiyana siyana. Dzimweni dzemichina dziri kushandiswa muzvibhedhlera umu michina dzine mavhiri zvekuti vantu vanenge vasingakoni kuhamba vanoshandisirwa michina idzona.

Ibari gwinyise yemene. Kuzvibhedhlera uku kuti zviro zvifambe zvakanaka, kunofanira kunge kune zvikwangwani zvinopa antu muono wekuti weida kuende kohiniya hosha yakati unoenda kwakati, kuti vantu vasaungane panzvimbo imwe aende kumadhokodheya anorapa hosha dzaanende anadzo.

Ibari gwinyiso remene pamweni pacho muzvibhedhlera Munenge mune zvikwangwani zvakasiyana-siyana zvimweni zvezvikwangwaani izvi zvinenge zviri zvekuratidzira antu kuti anoenda kokaba iri kana achida kurapa hosha dzawo dzakasiyana-siyana zvimweni zvinenge zviri zvekudzudzisa antu zvezvirwere zvinemge zveyi vash.......

Ibaari gwinyiso yemene muzvibhedhlera umu muri kuhinwe hosha zvakakosha kuti muchengetedzwe utsanana hwakanaka ngekuti dzimweni hosha dzinobatirwa ngenyaya yekushaye utsanana zvinoite kuti hoshadzo dzizotapurire kuende pamweni anhu eanenge achiuye koohinwe hosha muzvibhedhlera kana musina utsanana hwakakosha zvinoa zviri zviro zvakanaka kuchengetedza utsanana muzvibhedhlera.

Ibari gwinyiso remene hosha adzingohinirwi muzvibhedhlera basi asi pamweni pacho madhokodheya anohamba mundaraunda ehina anhu hosha zvakaita panenge pane musangano yemachechi kana kuzvikora panenge peitwa mujaho.

Ibari gwinyisi yemene zviro kwazvo kuzvibhedhlera uko hakuendi kongopuva vantu mutombo basi. Pamweni pacho antu anotodzidziswa achifundiswa kuti anoshandisa sei mitombo kuti ndaramo yavo iite zvakanaka, paanonga oshandisa mitombo ega pasina madhogodheya.

Zvemene muzvibhedhleya mwatinoenda kohinwe hosha umwo mwakakosha maningi kuti hosha dzedu dzipere nekuti pamweni pachona mitombo yedu yekudhaya aikwanisi kuhina hosha idzi inoita kuti iye ine nzvimbo dzakakosha pakuhinika kwehosha dzinenge dzakati bata.

Imbari gwinyiso yemene ukatozwa kuti ndaramo yangu aina kuzwa zvakanaka kutoenda kubhehlera wosvikayo madhokoteya okuvheneka oone hosha inenge yeshungurudza ndaramo yako wokweya mutombo unoenderana nehosha yaunayo yobva yanina hosha kuti uzwe zvakanaka

Ibaari gwinyiso remene kuzvibhedhlera kunenge kutori nezvikwangwani zvinenge zveitoratidze antu kuti weide kuende koorapwa ndxondo kana koorapwa chiinyi unoenda unoende ngenjira yakati. Izvi zvinodetsera kuti antu asazorashika muzvibhedhlera. Anoenda kwaanenge achide kurapwa hosha yaanenge ainayo.

Ibari gwinyiso yemene, muzvibhedhlera umu, hosha dzinouya neamweni, pamweni pacho dzinenge dzakaomarara zvekuti madhokodheya anokuridzirwa kupfeke mbasha dzinoadziirira kubva kuhosha idzi kuti akwanise kuita basa rawo rekuhina hosha pasina chinoanesa.

Ibari gwinyiso yemene. Muzvibhedhleya umwo murikupwa zvirwere zvakawanda maningi zvinenge zveishungurudza ndaramo yedu. Zvimweni zvehosha dzirikurapwa kuzvibhedhleya zvinotokurudzirwe kuti madhokodheya apfeke mbasha dzinovadzivirira kuti asatapudzirwa hosha idzi.

Ibari gwinyiso remene mene muzvibhedhlera umu murikushandiswa mitombo yakasiyana siyana zvekuti imweni mitombo inoshandiswa muzvibhedhlera zvakakosha kakurutu zvekuti paunoupuwa mutombo uyu unopuwa zvekudzidziswa kuti unoshandiswa sei kuti ukaushandiswa zvese usazouraiwa.

Ibariwinyiso yemene muzvibhedhlera umo murikubetserwa antu akawanda zvekuti unotoenda kuchibhedhlera uine zvinokushingurudza wotopiwa mutombo wotoita zvakanaka nekuti ukasaenda kuchibhedhlera ndaramo yako inoshanda zvekuti unogona kuzotopera mweya .

Ibari gwinyiso yemene muzvibhehleya umu tinopuwe mitombo dzakasiyana -siyana, imweni mitombo inokurudzirwe kuti anhu vamwe katatu pazuwa kana kuti uimwe zvakasiyana -siyana ngekuti mitombo dzatinopuwa dzinofanira kupera kuti tizwe zvakanaka

Ibaari gwinyiso yemene. Nzvimbo dzedu dzatinorapirwa muzvibhedhlera umu, makakosha maningi kuti mugare makacheneswa mune utano hwakanaka ngenyaya yekuti vakaita utsvina nokonzeresa kuti zvirwere zvatinenge tichinzwa urambe huchitapudzirika muantu ari muzvibhedhlera.

Ibari gwinyiso yomene. Muzvibhedhlera umu makanaka maningi nekuti munotouya nedzimwe hosha zvekuti unoti kumhatso kwako uchifunga kuti hauchakwanisi kuuya inoiyi. Asi zvakakoshera mberi ndezvekuti muntu atosvika basi , anotoia kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhedhleya umwu murikurapwa hosha dzakasiyana siyana zvekuti pamweni pacho madhokodheya anotokurudzirwe ngemutemo kuti apfeke mbatya dzinovadziirira kuti vasatapudzirwa hosha dzaanenge achiporesa.

Ibaari gwinyiso remene. Muzvibhedhleya umu hosha dzimweni dzinorapwemo ihosha dzakaomarara maningi zvekuti madhokodheya anokurudzirwa kuti apfeke mbasha dzinenge dzakaachengetedza kuti asazotapurirwa ngehosha idzona idzo.

Ibaari gwinyiso remene kuzvibhedhlera kwatinoenda uko kwakakosha maningi nekuti ndokwatinopuwa mitombo inoite kuti ndaramo yedu izwe zvakanaka asi pamweni pacho mitombo kunenge kusina ndopatinozoenda kootenga mitombo kuzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Ibaari gwinyiso remene, zvibhedhlera kunorapwa hosha dzakawandisa kunotokurudzirwa kuti madhokodheya apfeke mbasha dzinodzivirira ngenyaya yekuti dzimweni dzehosha dzinorapwa kuzvibhedhlera dzinotapukira, saka zviro zvakanaka kuti apfeke mbasha dzinodzivirira kutapukira kwehosha.

Ibaari gwinyiso yemene muzvibhedhleya umo mwakanaka maningi ngenyaya yekuti ndimo matirikubetserwe kana tine hosha dzitinenge dzichiti shungurudza asi zvakakoshere zvibhedhleya ngepekuti nyangwe ukasvika une hosha yakaomarara zvakadini unobetserwa kuti ndaramo yako iite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene muzvibhedhleya umu munohinwa hosha dzakasiyana siyana dzekuti pamweni pacho hosha idzi muhinirwe wedzinoita ngewekuti unotoenda kuchibhedhleya wotopuwa mutombo wotoite zviro zvakanaka wotoona ndaramo yako inenge yanaka.

Ibaari gwinyiso yemene, ukaona kuti vabatwa ngehosha zvinokurudzirwa maningi, kuti uende kuzvibhedhlera, uende kohloiwa kuoneka kuti hosha inenge yakakubata ihosha yakadini. Zvirokwazvo uchikwanise kubatsirika wobva wabetserwa kuchibhedhlera kuti ndaramo yako igare iri ndaramo yakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene anamai anenge akazvitakura anokurudzirwa kuti aende kuzvibhedhleya neana awo kuti arambe achivhenekwa kuti aonekwe kuti ana anenge achikukura zvakanaka here arimundani imwona. Zvinova zviri zviro zvinokurudzirwa maningi ngenyaya yekuti mwana atimundani pamweni pacho anokone kutobatwa ngehosha isingaziikanwi.

Ibaari gwinyiso remene, ana echidoodori anokurudzirwa kuti aendwe nawo kuzvibhehleya munguwa yakareba maningi ngenyaya yekuti ana adoko anonyanya kudheererwa ngei ngehosha. Saka zvakakosha maningi kuti ana arambe eiendeswa kuzvibhedhlera kuti avhenekwe hosha kuti zviro zviite zvakanaka, kuti ana asazoramba achibatwa ngehosha.

Ibari gwinyiso remenene anamai anenge ane ana echidodori anoba akurudzirwa kuti arambe achienda neana awo kuchibhehleya, ngenyaya yekuti ndikwo kwaanokwanisa kuramba echivhenekwa, ngenyaya yekuti ana echidodori anenge akajairirirwa/akadheererwa maningi nehosha ,anobatwa nehosha kazhinji kazhinji saka zvinokurudzirwa kuti arambe achienda nevana kuzvibhehlera..

Imba irigwinyiso remene, anamai anenge aneana echidodori, anobakurudzirwa kuti arambe achiendesa ana awo kuzvibhedhlera ngenyaya yekuti kuzvibhedhlera ikonako ndokunovhenekwa ana achionekwa kuti anenge anehosha dzakadini ngekuti ana adodori anonyanya kubatwa ngehosha maningi.

Se yemene madzimai anenge ane pamuviri kana kuti madzimai anenge akazvitakura anokurudzirwa maningi kuenda kuzvibhedhlera kovhenekwa ngenyaya yekuti pamweni pacho zvinenge zvakakosha kuvhekwa kuti aziye kuti nguwa yawo inenge yosvika ere yekuti aende koharada.

Ibari gwinyiso yemene anamai anenge ane zvidodori anokurudzirwe kuti arambe achienda neana awo kuzvibhedhleya nguwa dziri padhuze nepadhuze ngenyaya yekuti ana echidodori anokasike kubatwa ngehosha zvinova zviri zviro zvakanaka kuramba uchienda neana kuzvibhedhleya.

Ibari gwinyiso remene ana echidodori anokudzirwa kuti arambe echiendeswa kuchibhedhleya echivhenekwa ngemadhokodheya ngekuti ndiwo anonyanya kubatwa nehosha dzakasiyana siyana ngekuti nyama dzawo dzinenge dzisati dzangwinya zvinonga zviri zviro zvakanaka kuti mwana arambe echiendeswa kuchibhedhleya.

Ibari gwinyiso yemene. Michina inoshandiswa muzvibhehleya kuhina hosha kuti ndaramo yedu igare yakashamburika yakanaka maningi nekuti imweni hosha dzinotibata dzinotibata zvekuti tinotadza kana kufema mweya zvakanaka zvekuti michina dzinotibatsira maningi.

Ibari gwinyiso yemene michina inoshandiswa muzvibhedhleya pamweni pacho ukatouona unobatishamisika maningi ngenyaya yokuti dzinenge dzakagadzirwa zvekuti pamweni pacho unotofunge kuti muchina uyu uchareketa ngekunaka kwaunenge wakaita .

Ibaarigwinyiso yemene, michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera dzakakosha maningi, dzimweni dzemichina idzi dzirikushandiswa kudetsera anhu, dzimweni dzemichina idzi dzinenge dzine nemavhiri kuita kunge movha zvekuti zvinodetsera anhu kazhinji kazhinji kana asikakoni kuhamba.

Ibari gwinyiso yemene. Michina dzinogadzirwa kuti dzishandiswe muzvibhedhlera, michina dzinenge dzegadzirwa kuti dzidetsere utano wevantu kuti urambe hwakanaka. Pamweni pacho antu anenge ane hosha, anodetsereka ngekuti kunogadzirwa michina dzinodetsera kana kuti vantu vanenge vane mirenje dzinenge dzisiri kukwanisa kuhamba zvakanaka. Kunogadzirwa michina dzinodetsera kuti ahambe zvakanaka zvinoita kuti ndaramo dzavo dzidzokere payanga iri.

Ibaari gwinyiso yemene imweni yemichina inoshandiswa muzvibhehleya umu inototyisa maningi nenyaya yekuti imweni yemichina iyi inoshandiswa kuvhure mwiiri dzeanhu panenge panehosha inenge iri mukati memwiiri zvinova zviri zviro zvinotyisa maningi kuone muntu achichekwe ndani achibviswe hosha kana hosha inenge iri mumwiri make.

Ibari gwinyiso remene imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhlera umu yakakoshera ndaramo dzevandu maningi fanika isusu tinenge tine zvirwere zvebonde tinotoshandisa michina iyi yechiona yechitivheneka ichiona kuti chirwere pachinoshata tinokasika kumwa mutombo kuti zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene muchini dziri kushandiswa muzvibhehlera umwu dzimweni dzacho dzakabaitongwarira zvakuti dzinenge dzeitoona zvinenge zvitori mumuri medu nemundani medu pasina chaiswa mundani kungoisa padhuze nemundani unotoona zvese zviri mundani

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya zvirokwazvo michina yakakosha maningi mundaramo dzedu ngekuti pamweni pacho inohina hosha, imweni mishina inenge yakatogadzirirwa kuti kana wabatwa ngehosha inotokureketera kuti waane hosha zvinonga zviri zvozvakanaka kuti unokasire kuende kuchibhedhlera koo....

Ibaari gwinyiso remene imweni yemuchina yakushandiswa muchibhehlera umwo yakabakosha maningi zvekuti kuishaya ndaramo neupenyu hwevanthu hunokona kupera ngenyaya yekuti imweni yemuchina inoshandiswa inobatsire hama dzedu kuti dzifeme zvakanaka kana dzisikachakwanisi kufema dzega chinova chiri chiro chakanaka ngekuti ndaramo neupenyu hwaanhu ndopauri pakufema mweya.

Ibaari gwinyiso yemene. Zvirokwazvo pamweni pacho michina dzinoshandiswa muzvibhehlera umu, dzakakosha maningi. Zvinokona hazvo kudhura kuenda kohinwa hosha, nemichina dzakadaro asi unotoziya kuti waendeyo une hosha, michina iyi dzinobatsira kuhina hosha iyi, zvinoita kuti ipere zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene tinobatwa nehosha dzakasiyana-siyana zvakaita seni hangu inini ndine hosha yeBhii Pii muchina wandakapuwa kuchibhedhlera unondidetsera maningi kundiratidza kuti yakakwira here kana yakadzikira maningi.

Ibari gwinyiso yemene . Michina dzinoshandiswa muzvibhehleya umu dzakakosha maningi ngenyaya yekuti michina idzi dzinodetsera madhokodheya kuti ahine hosha zvinowa zviri zviro zvakanaka maningi ngekuti pasina michina iyo madhokodheya anoshuphika kuita basa rawo nenyaya yekuti rinoaomera.

Michina inoshandise muzvibhedhleya michina yakakosha maningi pandaramo dzeantu. Ngenyaya yekuti imweni michina inobabetsera antu maningi, pakuti amweni ihama dzedu dzinenge dziri muzvibhedhlera dzisingakoni kufema dzega. Dzinobetserwa ngemichina yekufemesa.

Imweni yemuchina inoshandiswa kuvheneka hosha, peunoushandisirwa kanenge kari kachiro kadoodori maningi, asi kanoita inga kanoroteswa, ngenyaya yekuti kanongoendeswe pamwiri pako kudai, kotovheneka, kototaura kuti unenge une hosha yakadini, zvinenge zviri zviro zvakanaka maningi.

Ibari gwinyiso remene imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhlera umu michina yakakosha maningi mundaramo dzevantu ngekuti inoshandiswa kuhina hosha dzakasiyana siyana dzimweni dzehosha dzinobatsirwa kuhina ihosha dzekuti dzinenge dzichidawo kushandisirwa michini nemadhokoteya kuti akwanise kuziya kuti hosha inenge yakadini.

Ibari gwinyiso remene, michina inoshandiswa muzvibhehleya dzakakosha maningi muutano hweanhu, ngenyaya yekuti dzinobatsira kuti utano huite zvakanaka, zvekuti ukaona usikazwi zvakanaka michina iyona pamweni, unenge wakatopiwa kamuchina kekuti unozvivheneka woona kuti nyangwe nehosha yakadini.

Ibaari gwinyiso yemene isusu amweni eanthu anorwara ngezvirwere zvakaita sezvirwere zvemwoyo tinotoshandisa tumweni tumichina twatinopuwa kuzvibhedhleya kuti tuite tuchitiona nekutivheneka kuitire kuti panokwire hosha tinokasike kumwe mitombo kuti tisarwadziwe maningi.

Igwinyiso yemene , michina dzinoshandiswa muzvibhedhleyamo, michini dzakakosha maningi zvekuti dzimweni dzemichina idzi dzinodetsera madhokodheya kuongorora, kuvheneke hosha, zvekuti mudhokodheya anongoshandisa michina idzi kuvheneka hosha kuti akupe mutombo, wotoita zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene michina inoshandiswa muzvibhedhleya kubatsira kuhina hosha yakasiyana-siyana. Imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhleya inonga itorine mavhiri kunge movha ngekuti pamweni pacho antu anobatsirwe muzvibhedhleya anonga akakura zvekuti anonga asingakwanisi kutakurika ngenyaya yekuti anenge ane huremu hwakakurisa.

Imweni michina inoshandiswe muzvibhedhleya ukaiona inoite kunge yemahara maningi. Asi unozoona kukosha kwayo musi vaunenge vabatwa ngehosha inenge ichida kushandiswa michinayo kuti uzwe zvakanaka. Ngenyaya yekuti imweni yemichina haungambofungiri kuti inohina hosha dzakaomarara zvadzinoita.

Ibaari gwingiso remene, imweni michhina inoshandiswa muzvibhedhlera, michhina yakakosha paningi pa ndaramo yedu. Zvekuti michhina idzi dzinotoshandiswa kuhina hosha, zvinoita, zviro zvakanaka pamweni pacho ukaenda kuchibhedhlera unotoone kuti michina idzi dzakakosha maningi, ngekuti pasina michina idzoni, hosha dzedu dzinoshupa kuhina.

Ibari gwinyiso yemene michina inoshandiswe muzvibhedhleya umu Yakasiyana siyana imweni yemuchina iyi yakakura zvekuti muntu unotopinzwa mWiri wake wese otovhenekwa mwiri wese oonekwa kuti hosha inenge iri 0api yobva yahinwa.

Ibari gwinyiso remene imwenei ye michina inoshandiswe muzvibhehleya umu michina yakakosha maningi pandaramo dzeanhu ngenyaya yekuti michina idzi dzinoshandiswe kuvheneke ngazi dzeantu kuone kuti munenge mune hosha ere.

Ibari gwinyiso remene imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhlera yakakosha maningi ngekuti pamweni pacho kuti hosha dzirapike panoda kudetserwa nemichini ngekuti pamweni pacho madhokoteya anenge asingazii kuti hosha iyi ihosha yakadii zvinoda uvhenekwe pamuchini.

Ibari gwinyiso yemene michina yechizvino zvino inoshandiswa muzvibhehleya yakakosha maningi nekuti michina yakukwanise kuone kuti hosha yakadini zvinowa zviri zviro zvakanaka maningi zvekuti madhokodheya achanyanyi kushandisa ndxondo kufunga asi akudetserwa ngemichini.

Ibari gwinyiso yemene. Michina yechizvino-zvino yamichina yakunakidza maningi ngenyaya yekuti akadzi anenge akzvitakura anotoende kuzvibhehleya otoende kovhenekwa ototaurirwe kuti mwana wanonga akatakura mwanai ngenyaya yemichi.

Ibari gwinyiso yemene michina dziri kushandiswa kuzvibhedhleya michina Dzakangwarira maningi imweni yemuchina iyi inotopuwe anyu kuend anayo kumhatso kwawo ngenyaya yekuti vamweni vanenga vane hosha dzoda kugara dzeionekwa kuti akangoona kuti hosha yashata unozvivheneka ega otoshandise mitombo.

Ibaari gwinyiso remene, michina inoshandiswa muzvibhehleya, michina yakakosha maningi, ngenyaya yekuti muchina iyi inobetsera vanthu peanenge asinganzwi zvakanaka. Imweni yemuchina iyi inotoshandiswe kudetsere vantu kufeme mweya peanenge asingakwanisi kufema ega.

Ibaari gwinyiso yemene, michina dzetinoshandiswe muzvibhedhlera umo, dzakakosha maningi mundaramo yeantu, ngenyaya yekuti dzimweni dzemichini dzinobatsira anhu pakuhamba anenge ane makumbo asingakwanisi kuhamba. Zvinoita kuti anhu ahambe eiitawo mabasa awo, kuti zviro zviendeke.

Ibari gwinyiso remene mene mitombo yechizvino zvino inoshandisirwa michina imweni ibatsire antu panenge achirwara ngekuti imweni yemitombo inotoda majekiseni ane michini inyaso kupinda munyama anenge asinga svika majekisera ega.

Michina dziri kushandiswa muzvibhedhleya umu kubetsera madhogodheya kuhina hosha. Michina dzakangwarira maningi ngenyaya yekuti dzimweni dzemichina idzi dzinotoone kuti hosha iri kufamba ngeiri dhogodheya asi ngatoziye. Ngekuti dhogodheya anongoisa kamuchina pamwiri vemuntu kotoratidze kuti hosha iyi ingange iri hosha iri.

Ibaari gwinyiso remene, kuti kamushandire kanoite michina dzemuzvibhedhlera umwo kakakosha maningi pandaramo yeantu. Ngenyaya yekuti kuti ndaramo kuti inge iri zvakanaka, zvinoda kunga uchivhenekwa ngazi yako, zvinoita kuti michina idzi dzinovheneka ngazi dzishande maningi mundaramo yeantu.

Ibari gwinyiso remene michina iri kushandiswa muzvibhedhlera umu dzakakosha maningi dzimweni dzemuchina dziri kushandiswa muzvibhedhlera umu dzakanakira zvekuti muntu unobavhenekwa mwiri wese ngekuti muchina dzakakura dzinovheneka mwiri weshe.

Ibairi gwinyiso yemene imweni ye michini inoshandiswa mu zvibhedhlera michina yekuti ukaiona unoto funga kuti pamwe apana zvaino shanda asi yaka koshere pakuti inoshanda ku detsera anhu pa anenge asinganzwi zvakanaka ane hosha dzinenge dzei ashungurudza inoita zviro kwazvo.

Ibari gwinyiso remene imweni yemuchina inoshandiswa muzvibhedhlera umu dzakakosha maningi pandaramo dzeantu ngekuti Dzimwnei dzemushina iyi dzinobatsira kuona kuti ngazi yedu iri kurumba zvakadini kuona kuti hosha dzakawanda dzinofanbira mungazi medu.

Ibaari gwinyiso yemene michina dzinoshandiswa muzvibhehleya, michina dzakakosha maningi mundaramo yeanhu ngenyaya yekuti michina idzi dzinobatsira madhokodheya kuvheneka ngazi dzedu kuone kuti munenge mune hosha dzakadini zvinova zviri zviro zvakanaka maningi.

Ibari gwinyiso yemene imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhlera umu yakakosha maningi imweni michina itorine mavhiri semovha ngenyaya yekuti amweni antu anenga asikagoni kuhamba oga anobatsirwa pakufambiswa ngemichina idzona idzo.

Ibari gwinyiso remene. Michina dziinoshaniswa muzvibhedhleya umwo dzinokurudzirwa kuti dzigare dzakachena ngenyaya yekuti dzimweni dzemuchina idzi dzinoshandiswa kucheka nyama dzeantu, zvinova zviri zviro zvakanaka maningi kuti dzigare dzakachena, kuti dzisazotapudzira hosha dzinenge dzarapwa amweni kana dzoshandiswa paumweni muntu.

Ibaari gwinyiso yemene, imweni yemichina zvechizvino-zvino inoshandiswe muzvibhedhleya michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti inoshandiswa kudetsere antu paanenge asingazwi zvakanaka ane hosha dzeiashungurudza, zvinoite zviro zvakanaka ngenyaya yekuti michina iyi inobetsere kuise mutombo munyama.

Ibari gwinyiso yemene zvakaita isisu tine zvirwere zvakaita sezvemwoyo tinopuwa twumuchina twekuti tinenge twunacho kumhatso zvekuti chirwere kana chode kushata kanobareketa kuti chirwere chakude kushata wokasire kutotore mutombo zvoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene michina inoshandiswa muzvibhedhlera michina yakakosha maningi mundaramo dzevantu ngenda yekuti michina inodetsera madhokoteya pamweni paya achida kuvheneka ngazi dzevanhu vachida kuona kuti hosha inenge irimo inenge iri hosha yakadii.

Ibari gwinyiso remene imweni michina yatinoona muzvibhedhlera yakakosha maningi pandaramo dzedu ngenyaya yekuti pamweni pacho antu anoenda kuzvibhedhlera asingakoni kufema mweya zvinoita kuti michina yakagadzirwa kubatsira anhu kufema mweya ibatsire mundaramo dzeantu kuti mweya isabuda monamo.

Ibari gwinyiso yemene michina dzinoshandiswa muzvibhedhleya kuvheneke kuone ngazi dzeanhu dzakakosha maningi ngekuti dzimweni dzemuchina dzinovheneka kuone kurumba kwrngazi kwakunenge kuri kuita izvi zvakakosha maningi nenyaya yekuti mungazi ndomunonyanya kuhambira hosha dzakawanda.

Ibarigwinyiso romene michina dzinoshandiswa kuzvibhedhlera dzakakosha maningi, nemimwe michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera michina dzinowedzera ngazi mumuviri, zvinova zvinhu zvakanaka nekuti pamweni pacho kana ngazi ikaita shoma, mitombo dzinobetsera kuti zviite zvakanaka nemichina inowedzera ngazi.

Ibarigwinyiso yemene imweni yemitombo yechizvino zvino haingashandi yega isina michina kuti ishandiswe kuiswe mungazi dzeantu zvekuti imweni mitombo yakaita seinowedzera ngazi mumwiri inoda kushandiswa nemichina inokone kushanda nemutombowo kuti upendede mungazi .

Ibari gwinyiso yemene. Imweni yemichina irikushandiswa muzvibhehleya michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti inobatsira antu pavanenge vasingazwi zvakanaka. Imweni yemichina iyi yakanaka ngenyaya yekuti inobatsira hama dzedu kutofema chaikwo panenge asingakwanisi kufema ega mweya zvinova zviri zviro zvakanaka.

Imweni yemuchina ibari gwinyiso remene imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhlera umu michina yekuti paunohinwa hosha unobatoona kuti muchina uyu wababatsira ndaramo yangu ngenyaya yekuti zviro zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvinoita kuti ndaramo idzokere painenge yakagara iri.

Ibari gwinyiso remene michina inodiwa kuzvibhedhlera inokurudzurwa kuti iite michina yakashambidzika yakachena zvirwere kuva mweni anenge auya vachida kuhinwa hosha ngenda yekuti pamweni pacho ikasachena inoramba une hosha iyoyo inoita kuti vamweni vazodetserwa.

Ibairi ngwinyiso ye mene michina dzino shandiswa mu zvibhedhleya umu michina dzaka kosha maningi zvekuti pamweni pacho michina idzi ndo dzino batsira madhokodheya kuti aziye kuti hosha inenge irimwo inenga yakadini ndi dzehe dzino shandiswa ne madhokodheya pamweni ku hina hosha dzona idzodzo.

Ibaari gwinyiso yemene michina inoshandiswa muzvibhehleya michina yakakosha maningi nekuti inohina hosha. Imweni yemichina iyi inotovheneka hosha, yotopisa hosha pasina kumbopiwa mitombo nekuti unenge wakagadzirirwa kuti unopise hosha, hosha inobva yatopera.

Ibari gwinyiso yemene, michina dzinoshandiswa muzvibhehleya dzakakosha maningi. Dzimweni dzimichina dzinoshandiswa muzvibhehleya dzinenge dzeiona kuti ngazi yedu irikufamba zvakadini zvinova zviri zviro zvakanaka ngekuti hosha hosha dzakawanda dzinohambira mungazi. Ukaonekwa isingahambi zvakanaka zvotozikanwa kuti munhu unenge ane hosha inenge iripo.

Ibaari gwinyiso yemene imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhleya paunopindamo uchida kuvhenekwa nemuchina uyu , unokwanisa kutovhunduka kuti muchina uyu kamuvhenekere kaunoita, unobaaona hosha dzese nedzinenge dzakahwanzika nedzinenge dzisati dzaakuda kutobata. Ngendaa yekuti michina inoita kunge inotoroteswa kuona hosha.

Ibari gwinyiso yemene imweni yemichina dzinoshandiswa muzvibhedhleya michina yakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti inodetsera madhokodheya kuti akwanise kuhina hosha nekuvheneka hosha inenge iri mungazi zvinova zviri zviro zvakanaka maningi.

Ibaari gwinyiso yemene-mene, michina dzinoshanda muzvibhedhlera dzinouya nemitowo wakasiyana-siyana. Dzimweni dzemichhina idzi dzinenge dziri michhina dzinovheneke mungazi mwedu kuone kuti ngazi yedu inenge isina hosha ere? Zvinova zviri zviro zvakanaka maningi.

Ibaari gwinyiso yemene imweni yemichina inoshandiswe muchibhedhlera michina yakakosha maningi zvekuti michina idzi dzinokurudzirwa kuti dzishandiswe zvine muono nekuti pamweni pacho michina idzi dzinokona kuzotokuwadza anthu kana dzisingashandiswi zvine muono dzimweni michina idzi dzinenge dzine simba rakawandisa maningi.

Ibari gwinyiso yemene, michina yatinoona muzvi bhedhlera ino shandiswa kuhina hosha nekudetsera madhokodheya, michina yakanaka maningi nenyaya yekuti kamuhinire keinoita hosha ngekekuti inenge ichivheneke mwiri dzedu yotoona kuti hosha inenge yakatibata ihosha yakati.

Ibari gwinyiso yemene muchina inoshandiswa muzvibhehlera umwu dzakakosha maningi ngenyaya yekuti michina idzi dzinoshanda kudetsera madhokodheya paanenge asingakwanisi kushandise maoko awo kana kuti imweni zviro zvisiri zvemuchina kuisa mitombo mumwiri dzedu kana dzisingazwi zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene mene michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera michina dzakakosha maningi ngenyaya yekuti dzinodetsera madhokodheya kuti avheneke kuona kuti antu anenge ambobatwa ngehosha dziri zvinova zviro zvakanaka maningi.

Ibari gwinyiso yemene muchina dziri kushandiswa muzvibhehleya umo muchina dzakakosha maningi nenyaya yekuti muchina idzi dzinobatsire madhokodheya panenge achivheneke nekubatsere kuponesa antu zvinonga zviri zviro zvakanaka kuti madhokodheya nokwanise muchina inovheneke antu zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene michina dziri kushandisa muzvibhedhlera umwo michina dzakasiyana-siyana. Imweni yemuchina inoshandiswa muchibhedhlera umwo dzakakosha maningi. Michina dzinoshanda kuvheneka hosha mungazi kana madhokodheya atadza kuvheneka vasina michina, kudetsere kuti ndaramo iite pakanaka.

Ibaari gwinyiso remene, kunyange hangu ndisingashandi muzvibhedhleya , rimweni remazuwa ndichada kumboenda muzvibhedhleya ,kootaurirwe mazita emishina dzinoshandisweyo kuti ndigare ndeidziziya kuti michina dzakadini ,ngekuti dzimweni dzemichina dzinobaandishamisa..

Ibari gwinyiso yemene imweni yemichina inoshandiswa muchibhedhlera yakakoshera ndaramo yedu, kakurutu ngenyaya yekuti imweni yemichina idzi dzinoshandiswa kuwedzere utano, nekuwedzere mutombo mumwiri kana mitombo tisikakwanisi kuishandisa kuita zvekumwa kana tisina simba rekuimwa.

Hosha dzakasiyana-siyana dzinoshandisirwa michina dzakasiyana-siyana. Isusu tinehosha dzemwoyo titorine kamuchina katinako kekuti kana zvakushata kanotokutaurire kuti zvoshata votokasire kutora mutombo voshandisa kuti zviite zvakanaka.

Ibaari ngwinyiso yemene, michina inoshandiswa muzvibhedhleya michina yakakosha maningi, ngenyaya yekuti inodetsere madhokodheya kuvheneka kuti aone hosha dzinenge dzeibata, zvekuti madhokodheya aashuphiki kuona kuti hosha iyi inenge iri hosha iri.

Ibari gwinyiso yemene, michina dziri kushandiswa muzvibhedhleya michina dzakakosha maningi pandaramo yeanhu ngekuti michina idzi ndodzinobetsera anhu kuti ndaramo dzawo dzibatikirwe dziite zvakanaka, isusu tine zvirwere zvepamwoyo tinenge tine kamuchina katinenge tiinako, kanotireketera kuti kana zvoshata tinokasike kutore mitombo, toshandisa.

Iba iri gwinyiso yakanaka maningi ngenyaya yekuti pamweni pacho michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera ukaona, kanenge kachiro kenhando, asi ukazobatwa ngehosha, peunoshandisirwa muchina uyu, unoona kuti muchina uyu unobachengetedza ndaramo ngenyaya yekuti unodetsera madhogodheya kuhina nekuvheneke hosha.

Ibari gwinyiso romeme, dzimweni michina dzakushandiswa mazuvano dzinobaato tishamisa maningi ngekuti unofanira kungoisirwa michina pandani pako ototange kutoona zviro zvinenge zviri mundani zvinova zviri zviro zvakanaka maningi ngekuti hosha inotoonekwa nemaziso achitobonifera kuona kuti ihosha iri apa iyi mundani mavo.

Imbari gwinyiso remene .Michina dzinoshandiswa muzvibhehleya dzakakosha maningi ngenyaya yekuti pamweni pacho michina idzi dzinobatsir kuhine hosha dzinenge dziri mumuiri meanhu .Ende dzakakosha maningi ngekuti dzinobatsira madhokodheya kuningire hosha dzinenge dziri mumuiri meanhu.

Ibaari gwinyiso yemene. Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi nokuti kamugadzirirwo kainoitwa ndekekuti inodetsera muntu nehosha yaanenge abatwa nayo. Kuri kugadzirwa mitombo yakawanda inobetsere pakurape hosha dzakasiyana siyana, zvinova zviro zvakanaka.

Ibaiari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino yakanakire kuti unongosvika kuchibhedhlera wotopuwa mutombo inenge uchienderana nehosha yaunenge uchida kuhinwa, mitombo yacho inenge yakasiyana imweni inenge iri yekumwa imweni ari majekiseni zvinova zviri zviro zvakanaka maningi.

Ibaari gwinyoso yemene zvirokwazvo mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti inohina hosha dzakasiyana siyana weibada kutoona kuti hosha yako inohinika kutoziya kuti panguwa yaunopuwa mutombo wotoushandisa panguwa inonga yakanyorwa pamutombo hosha yako yotohinika.

Mitombo yechizvino-zvino yakanake pakuti inogadzirwa nemhando yakasiyana- siyana yekuti paunonga wabatwa ngehosha unoshandise mutombo unonga wakakusunungukira, weide mapirizi kana kuti wekumwa kana kuti majekisera. Unosarudze mhando yakakusunungukira.

Imbaari gwinyiso yemene, mitombo yechizvino-zvino yakanakira pakuti, kana yoopiwa ana echidoko inogadzirwa ine kakutapira keinoita, kuti ana echidoko asanyanya kuzoshatirwa ngekushandisa mushongawo. zvinowa zviri zviro zvakanaka kuti mushonga ana echidoko anototambira kuushandisirwa achifunga kuti chiro chakanaka, chinotohina hosha, zvotoita zviro zvakanaka.

Ibarigwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino mitombo yakosha maningi. Nekuti mitombo yaunopuwa ichibva kune madhogodheya anenge achiziya kamushandisirwo kaunoitwa inotouya uchitopuva murairidzi vekuti unoushandisa sei kuti ndaramo yako iite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yechizvinozvino yakanakire kuti inohina hosha pachena zvekuti unongoenda nehosha yako wotaurira dhokodheya okuvheneka akaone kuti hosha ndiyo unokupe mutombo unoenderana nehosha yotohinika, panozopere mutombo hosha inonga yatohinwa kare

Ibari gwinyiso yemene, mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi nenyaya yekuti mitombo irikugadzirirwe kudetsera anhu vanenge vechishupika nehosha, zvinova zviro zvasiyana nemitombo yekare yekuti munhu ayipinde mushango kunotsvaga. Iyi munongoenda kuzvibhedhleya wotopuwa pachena .

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yechizvino-zvino yakanakira ndaramo yeanhu ngekuti inoshanda zvekakurutu, ukandosvike kuchibhadhlera une hosha unovhenekwa nemadhokodheya wotopuwe mitombo inoite kuti hoshayo iringirwe.

Imbari gwinyiso remene, mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka maningi ngekuti mitombo yaunopiwa ngemadhokodhera. Imweni yemitombo iyi inenge yakanyorwa nguwa yainoshanda kuti panopera nguwa iyoyo, ntaramo yako inenge yatodzoka yatohinika, zvinoita kuti hoshayo inenge yatoinda, yatopera.

Chibari chokwadi chaicho chaicho ngenyaya yekuti mitombo yechi zvino zvino yakakosha maningi ngekuti yakasiyana neyeku dhaya pakuti yechi zvino zvino inotogadzirwa ichito zikanwa kuti mutombo uyu unorape hosha yakati zvinova zviri zviro zvakanaka .

Ibari gwinyiso yemene. Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi mundaramo dzeanhu ngenyaya yekuti unosarudze mutombo weunenge uchida kushandisa kuhina hosha mhando yawo ngekuti dzane mhando dzakasiyana-siyana, Uchitye kubaiwe jikisera unosarudze mhando yemaphirizi arova asingarwadzi maningi.

Ibari gwinyiso yemene, mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha muntaraunda ngekuti ndiyo yatinotovimba ndiyo kuti ukaona wabatwa ngehosha kuenda kuzvibhedhleya wopiwe mutombo unoita kuti ndaramo yako irambe ichienderera mberi zvoite zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakanakira pakuti mitombo yakugadzirwa nemaenderano nehosha yaunenge uinayo zvekuti ukaenda kuchibhedhlera une hosha yebesha unopuwa mutombo unoenderana nebesha wakagadzirwa kuti ndewe besha basi.

Ibaari gwinyiso yemene, ngenyaya yekuti zvirokwazvo mitombo yechizvino-zvino yaakuuya inemhando dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inokona kuuya iripamajekisera, inokona kuuya iri pamvura yekumwa kana kuti pazviromutombo. Yokuvhumira kuti unokona kushandisa mutombo unenge wakakusunungukira pakuzvirapa.

Ibari gwinyiso remene mene mitombo yechizvino zvino yakanakira pakuti paunobva kuzvibhedhlera unenge watopuwa mutombo wekuti umweni anotorwa katatu pazuva umweni paviri pazuwa zviri zviro zvakanaka ngekuti mitombo iyi inoda kufundiswa kuti inoshanda zvakadini.

ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi ngekuti inouya nemutoo zvakasiyana-siyana. Zvekuti pavanoenda kuzvibhedhleya vanotaurire madhogodheya kuti ndinoda mutombo vemutoo vakati nenyaya yekuti ndivo unonyase kuitire unoshande zvakanaka.

Ribaari gwinyiso remene madhokodheya anogasire mitombo akaone kuti mitombo inofane kunagadzirwa nemhando yakasiyana siyana kuti anhu aishandise zvakasiyana siyana amweni anenge achitywa kubaiwa majekiseni anotywe kurwadziwa anoshandise mapirizi aanomwa kuti asarwadziwa paanobaiwa majekiseni.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi nenyaya yekuti mitombo iyi inobadetsere anhu anenge achizwa hosha dzinenge dzakabata mwiri zvinova zviri zviro kwazvo ngenyaya yekuti mitombo yekudhaya yanga isingabati zvirwere kamuitiro kanoita mitombo yechizvinozvino pakurape hosha.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino zvayakakoshera zvakawanda maningi, ngenyaya yekuti mitombi yechizvino zvino unoipuwa wavhenekwa waonekwa kuti hosha yako yakasimba zvakadini wopuwawo mutombo unoenderana nekusimba kwehosha iyoyo.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yakanaka maningi asi pamweni pacho unozotoona kuti mitombo yemahala maningi nekuti imweni yacho inoga kugara yakatonhorerwa. Kuti zviite zvakanaka pamweni pacho kumamusha kuti tinenge tisina zvinoitonhodza nekuti tikangopuva mutombovo hatikwanisi kuushandisa nekuti tenenge tisina pekuuchengetera.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi rimweni zuva ndakabato batwa negararwa rakakura maningi rainge pahuro pangu ndichoende kuzvibhedhleya ndochopuva mutombo. Pakazotopere zuva ndakazonge ndozwe zvakanaka zvinova zvakandibatsira maningi nekuti mutombo vandakapeva vainga mutombo vanga vakanaka uri vekumwa nemvura.

Ibaari gwinyiso remene mene mitombo yechizvino-zvino yakakoshera ndaramo dzevantu ngenyaa yekuti mitombo inoshanda kuhina hosha dzakasiyana-siyana nemhando dzakasiyana siyana. Unotokone kushandise jekisera kana maphirizi kana kutoshandise mutombo wekutiite wekumwa chaiwo asi unenge uri mutombo wakafanana nemhando dzakasiyana.

Ibaarigwinyiso remene mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti inohine hosha zvakasiyanasiyana unopuwe mutombo unoenderana nezvaunenge uchizwe kuda uchida wokumwa, wokutsenga ,kubairwa jekesera unopuwa nekuti unenge ungori mutombo umwe une mhando dzakasiyana siyana.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino -zvino kuuya kwayo, yakabatsira maningi ngenyaya yekuti imweni yehosha dzaitibata mitombo isati yauya dzanga isinga hiniki ngekuti mitombo yacho kwakanga kusina.

Zviro kwazvo ibari gwinyiso yemene peunoende kuzvibhedhleya weizwe kuti une hosha madhokodheya akavheneke akaone kuti une hosha anohloya oratidze kuti hosha inenge yakubata ndeiri opuwe mutombo wechizvino zvino unoite kuti hosha ipere.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi, ngenyaya yekuti mitombo idzi dzinoshandiswa maningi kuhine hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo dzinouya dzinemutoo we kushandisa, kuti uushandise zvakanaka, kuti hosha ipere.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino mitombo yakanaka maningi. Ngenyaya yekuti mitombo iyi inouya yakagadzirwa zvinoenderana nehosha yaunenge uchida kuhinwa. Zvekuti ukauya unehosha yebesha unopiva mutombo unoenderana nebesha.

Ibari ngwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi nekuti inohina hosha dzakasiyana siyana nemutoo vakasiyana siyana unogona kutohinwa hosha nejekesera kana usikadi kutamba weimwa mapirizi anenge akawandisa.

Ibari gwinyiso yomene rimweni zuwa ndabatozwe Gotsorwa zvekuti pahura pangu paibaparapata asipandakaenda kuzvibhedhlera ndochopuwe mutombo ndakabatotaurirwa ndidhokodheya kuti panopera nguwa yakati Gotsorwa rinofanirwa kunga rapera ende zvakabaite zviro zvemene kuti pakapera iyona iyoyo Gotsorwa ranga raenda.

Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi mundaramo yeanthu ngendaa yekuti mitombo iyo inodetsera uine hosha petinenge tisikazwi zvakanaka. Zvinonga zviri zviro zvakanaka maningi ngendaa yekuti mitombo iyi kamushandisirwe keinoitwa ngekekuti, unoshandisa kamutarirwe keinenge yakaitwa, imweni inenge yeida kushandiswa kairi pazuwa, imweni katatu pazuwa kuti hosha ihine.

Zviro kwazvo muzvibhedhleya umu mitombo irimwo mitombo yakakosha maningi imweni yemitombo muzvibhedhleya umu yakanaka pakuti inohina hosha zvisinga zvakakura maningi zvekuti ukazwe hosha uneende kuzvibhedhleya wopuwe mutombo wotopuwa honaye hosha yo.

Ibairi ngwinyiso ye mene mitombo yechi zvino zvino mitombo yakanaka maningi ngenyaa yekuti ino mwiwa ne mutowo dzaka siyana siyana imweni mitombo unokona kutoi puwa ne majekesera imweni iri pakutsenga imweni inoto kona kuuya iri mvura zvekuti uno shandisa mutombo unenge wakato hlamburika.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi mundaramo yevantu ngenyaya yekuti inohina hosha zvakanaka maningi. Pamweni pacho unotoone kuti mitombo yechizvino-zvino inoshanda kupinda yekudhaya. Ende mitombo yekuti unoishandisira pachena zvisina kushingirira kana kuti kurwadza.

Ibari gwinyiso yemene, mitombo yechizvino-zvino yakanaka pakuti inouya nemhando dzakasiyana-siyana. Unoshandisahe mhando yaunenge uchiona kuti ndoinoita. Imweni inouya iri mvura, amweni anouya ari maphirizi zvekuti uchitya kubaiwa jekisera, unongopuwa maphirizi, unenge ungori mushonga wakafanana, unoita zviro zvakafanana.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo dzevantu ngekuti inoshanda kakurutu unotoziva ukaenda kopuwa mutombo unenge wakanyirwa nguwa dzaunoshanda uhune hosha dzinova izvizvi uno Kakara munhu.

Ibaari gwinyiso yemenemene mitombo yechi zvino zvino zvayakakoshera ndezvekuti irikupuwa vanthu ìnoenderana nehosha yaunenge unayo zvakasiyana nematombo edu ekudhaya yekuti waingopuwa miti motobhoirisa momwa musingazii kuti inorapa ere kana kuti airapi.

Mitombo yechizvino-zvino yakakosha hayo, asi pamweni pacho inonga iri yemhando maningi, ngenyaya yekuti, imweni yemitombo iyi kuti ishande zvakanaka inoda kuiswa mwakatonthorera. Zvekuti kumamisha kweduyo tinenge tisina zvinotonhodza mitombo, hatikwanisi kuushandisa zvinoita kuti hosha dzedu dzisahinika zvakanaka.

Ibairi ngwinyiso yemene mitombo yechi zvino zvino yanakira pakuti kwaku gadzirwa mutombo uno enderana ne hosha dzaka siyana siyana unotoende ku chibhedhleya woto puwa mapirisi ano enderana ne hosha yaunenge uchi rwara nayo zvinova zviri zviro zvakanaka ngekuti hosha dzaka siyana siyana dzinodawo mitombo yaka siyana siyana.

Igwinyiso remene-mene mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti ndaramo dzeantu ngenyaya yekuti mitombo inoshanda kuhina hosha zvekuti uchipuws mutombo unotoouwa wapuwa uchitaurirwa kuti unoushandisa sei kuti hosha ihijike zvakanaka maningi.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti inodetsere kugadzire kuti ndaramo yeantu iite zvakanaka. Zvinova zviri zviro zvakanaka nenyaya yekuti mitombo idzi dzinenge dzine utano hwakanaka zvekuti paunopuwa mutombo uyu unobaazwe kuti utano wangu waakuite zvaka...

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti kamuhiniro kanoita hosha inohina hosha zvakakosha ngekuti pamweni pacho inenge yakawanda panguva yainoshanda kuti hosha ipere zvinova zviri zviro zvakanaka.

Ibaarigwinyiso yemene, mitombo yechizvino zvino yakanakire pakuti inouya nemhando dzakasiyana-siyana unoshandisa mutombo nyangwe wakakusunungukira, imweni yemitombo iyi inouya ari maphilizi, arimajekiseni kana mitombo yekuzora kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvino-zvino inohina hosha kakurutu. Garozviya inouyahe nemitoo dzakasiyana-siyana, zvekuti unotsare mutoo vaunenge veida kushandisa kuhina hosha, kunyati majekisera kune vasingafariri kumwa mapiritsi kuti zviro zvivaitire zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ende pamweni pacho mitombo iyi yakanikira pakuti unopuwe mitombo inokwanisa kuhina hosha yaunenge unayo zvinoa zviri zviro zvakakosha maningi kuti upuwe mutombo inohina hosha yako unenge wavhenekwa woonekwa kuti hosha yako ihosha yakadii .

Igwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino mitombo yakosha maningi nekuti mitombo iri kuhina hosha zvakakura maningi nekuti hosha ukaona wabatwa nayo woenda kuchipatara wovhenekwa womupihwa unoenderana nehosha yaunayo.

Pane zviro zvakanaka maningi ngenda yekuti mitombo yechizvino zvino yakanakira pakuti yakagadzirirwe kurapa hosha dzakasiyana siyana .Paunoenda kuchibhedhlera unopuwa mutombo inoenderana nehosha inenge yakakubata unopuwawo mutombo wekuti uzoshandisawo kumbatso kuti mutombo uyu .

Ibari gwinyiso yemene. Imweni yemitombo yakushandiswa mazuwano inenge ine kabhandichi kekuti wapedza kubaiwa jekisera unokanamirwe pamuoko kudai kuita kuti ngazi isabuda zvinova zviri zviro zvakanaka kuti panovharwe pasingabudi ngazi pahohinahe kuti hosha dzakawanda dzisapinda ngeipopo.

Ibaari gwinyiso remene michina dzinoshandiswa muzvibhehleya mazuwa ano kupa anhu mutombo zvakakosha maningi ngenyaya yekuti mutombo unonga uripo asi kana pasina muchina wekuise mutombo mumwiri dzeanhu nemungazi munhu aaporeswi zvinova zvirizvo zvakanaka kuti mitombo yechizvinozvino inoshandawo ne mitombo yechizvinozvino.

Ibari gwinyiso yomene mitombo yechizvino zvino yakabanaka maningi ngekuti inodetsera antu zvakasiyana siyana ukaona kuti utore nehosha iri kukushungurudza wotoende kuchibhedhlera wotopuwe mitombo yechizvino zvino inenge yakatonyorwe nguwa yekuti inoshande panguwa yakati zvekuti panopera nguwa iyona unenge watohinika.

Ibairi ngwinyiso yemene mitombo yechi zvino zvino yakabai kosha maningi mu ndaramo yedu nekuti rimweni zuva ndakatobai ende ku chibhedhleya ndeizwe garahwa pahuro pangu nge nya yema karahwa asi ndakazoto ona kuti pandaka puwa mutombo wechi jekisera ngenya yekuti andidi mapirizi pakazoto pere zuva ndakanga ndotozwe zvakanaka ndoto taure zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitomno yechizvino zvino zvayakakoshera ngezvekuti ine mhando dzakasiyana siyana. Unopuwe mutombo unoyenderana nehosha inenge yakakubata kuti ihinwe, ende unosharudza kuti unode mutombo wemapirizi kana wejekisera zvinova zviri zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino yakanaka maningi pakuti mitombo yekuti inohine hosha yaunenge uinayo yeisimbisazve mwiri wako zvinova zviri zviro zvakanaka maningi ngekuti paunohine hosha yako unotozwe kuti mwiri wangu unenge watosimba zvinoite kuti ndaramo iite zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi inouya ichikutaurire kuti unokona kuishandisa kangani pazuwa Imweni inouya yakazi katatu pazuwa zvinova zviri zviro zvakanaka kuti uzwe zvakanaka paanenge wapedza kumwa mitombo.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino mitombo yakanaka maningi ngekuti inohine hosha ngemutuwo dzakasiyana siyana unokona kutopuwe mutombo unenge uri wemvura wekuite ukumwa kana jekisera kana usingadi kushupike ngekumwa mitombo yakawandisa panguwa yakawanda unongopuwa jekisera rinoshanda ipapa ipapo.

Ibari gwinyiso remene kusiyana kwemitombo yezvino zvno ne yekudyaya ngeye kuti zvasiyana ngekuti maimwa maguchu ne chinga makwati zvineizvi kungoenda kuchibhedhlera wotopiwa mapilizi nenguva yaanoshanda kuti panopera kushanda mukuwo we mapilizi une ge wotozwa zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene. Maphilizi atinopuwa kuzvibhehlera akakosha maningi nekuti anohina hosha yaunenge uinayo zvekuti pamweni pacho paunozotopedza maphirizi ayani hosha inenge yatohinika kare ndaramo yatodzokere pakanaka.

Imba ari gwinyiso yemene, zvinobatozikanwa kuti mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti kamushandiro keinoita inoshanda zvinokodzerana nehosha yeunenge uinayo, simba remutombo rinosiya nekukura kwawakaita. Muntu wakakura unopuwawo mutombo une simba rakawandisa kuti zvikasike kupera zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene, pamweni pacho amweni tine hosha dzakasiyana-siyana. Tinotogara nemitombo dzedu kumhatso, dzinohina hosha dzedu kuti kuti tikazwe kuti hosha inenge yakwira maningi tinototora mitombo totoshandisa zvotoita zvakanaka.

Ibarigwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino kamuuyire kayakaita yakabetsera maningi nenyaya yekuti yakashanda zviro zvakawanda maningi. Pamweni pacho mitombo iyi inouya nemhando dzakasiyana zvinova zviri zviro zvakanaka. Nekuti amweni anohla kubaira majekisera anopuva maphirizi ndaramo yotoita zvakanaka.

Ibairi ngwinyiso yemene mitombo yechi zvino zvino yasiyana neye kudhaya ne nyaya yekuti yechi zvino zvino yaku uya ne mutowo ne mhando dzaka siyana siyana tinoto tenge mitombo uripa mutowo we mapilizi kana kuti pa mutuwo we mvura zvekuti uno tenge mutombo uno enderana nezve unenge uchida.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino yakakoshera maningi nenyaya yekuti inouya zvakasiyana siyana unoshandisa mutombo weunenge wakasunungira kushandisa weida mapirizi jekisera kana wekuite kumwa unopuwa weunenge weida.

Ibari gwinyiso yeme mitombo yechizvino zvino mitombo inoshanda maningi ngekuti pamweni pacho mitombo iyi unotoyitenga kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kana nezvirwere zvakaita sana bhipi zvisingadi kuenda kuzvibhedhlera wotoshandisa mitombo yakona kuti uite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemenemene mitombo yaakugadzirwe mazuwa ano mitombo yakangwarira maningi zvekuti ukabatwa ngehosha unokasike kupuwe mutombo umweni mutombo unotonga wakatonyorwa nguwa inopera kuti hosha inge yahinika.

Ibairi gwinyiso yemene mitombo yechi zvino zvino mitombo yaka koshere ndaramo yedu maningi ne nyaya yekuti mitombo iyi inoto gadzirwe yeito zikanwa kuti inorapa hosha dzakati zvekuti uka svika ku chibhedhleya uka vhenekwa unoto kasira ku batsirwa nge nyaya yekuti anenge eito ziya mutombo unenge.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti inenge yakatogadzirwa kuti irape hosha yeinenge yagadzirwa pese panobuda hosha panotogadzirwa mutombo unoita kuti hosha iyani painozoramba ichipararidzika mutombo unonga uriyo wekurapa hosha iyona iyoyo.

Ibaari gwinyiso remene kuti mitombo dzakugadzirwa mazuwa anaya mitombo dzekuti dzinohine hosha dzaitadza kuhinwa ngemitombo dzekudhara zvinoa zviri zviro zvakanaka ngendaa yekuti pamweni pacho mitombo yechizvinozvino inobaahine hosha zvekuti unonase kuzwe kuti ndaramo yadzoka payanga yagara iri.

Ibaari gwinyiso yemene antu anonyanya kudhakwa maningi anokurudzirwa kuti aendeswe kunochengeterwe antu anenge aine hosha dzemusoro ngenyaya yekuti amweni acho kudhakwa kwaanoita maningi kunopeisira kwoite kuti arware ndxondo.

Ibari gwinyiso yemene kumhatso dzinochengeterwa antu anenge ane ndxondo dzinoashungurudza zvakakosha maningi kuti kuite madhokodheya anoziya ngezve ndxondo ngendaa yekuti pamwe pacho anenge achidiwa kuti achengetedze anenge achirwara ngendxondo.

Ibaari gwinyiso remene kunogara antu anenge asikazwi zvakanaka, zvakanaka maningi kuantu anenge achizwa chirwere chendxondo ngenyaya yekuti kuti vabatsirike kuhina vanoda kugara pekuti anenge achichengetedzeka kuti ndaramo yavo iite zvakanaka.

Nzvimbo dzinochengeterwa anhu anenge ane zvirwere zvenxondo dzakakosha maningi mumantaraunda, ngekuti anhu anezvirwere zvexondo anokona kutozvikuwadza, kana kuzvibudisa, kana kuzvipfuudza mweya ngenyaya yekuti pamweni pacho anenge asingatozii zveanonga eiita. Saka zvakakosha kuti aende kunzvimbo dzeanochengeterwa.

Ibari gwinyiso remene ashandi emuzvibhedhlera umu akakosha maningi pandaramo ngekuti ndiwo anotibatikira dzibari hama dzedu maningi ngekuti pasina iwona patinenge tiri muzvibhedhlera umu atibatikirwi asi ngenyaya yavo anotipa rudo ratinenge teihinwa.

Ibaari gwinyiso yemene ashandi emuzvibhehleya ashandi anobatikira ndaramo yevanhu kazhinji ngekuti hosha dzimweni dzatinomboona, ihosha dzakaomarara zvekuti pamweni pacho anofane kutapukirwa ngehosha iyi asi ngekuti ajaire kuita basa ravo, anongoriita nemwoyo.

Ashandi emuzvibhedhleya akakosha maningi pakuhina hosha kuti ndaramo yedu igare yakahlamburuka. Ngenyaya yekuti ndivo anenge ane ruzivo rwekuti kuti hosha inenge yakatibata ipere. Anoshandisa mutoo wakadini kuti hosha ishandike nayo kuti ipere zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene pamweni pacho ashandi emuzvibhedhleya neanotengesa muzvitoro zvinotengesa mitomba, kana asingazwi zvakanaka anotoendavo kumadhogodheya amweni kuti aende kunohinwa hosha. Ngekuti zviro kwazvo na'nga ikaita simba rakadini hainga zvirapi yega.

Ibari ngwinyiso yemene ashandi emu zvibhedhleya akawanda anoshanda zvakanaka maningi . Ngekuti atojayira ratove basa rekuziya zvekuti anenge achitotaura newe achitokushekerera zvekuti unobaazwe kudziirwa muchishanda nawo zvekuti chero une hosha yakomarara sei inotange kutopora ngenyayaya yekubatikirwa kwakanaka

Ibari gwinyiso yemene ashandi anoshanda muzvibhedhleya akadzidza kuti kana voende kuzvibhedhleya unotoziye kuti paunotaurira hosha inenge ichikushungurudza. Akakuvheneka anoziye mutombo vekukupa ngenyaya yekuti ndozvakadzidziswa painga ari kuzvikoro zvekudera.

Ibaarii gwinyiso yemene ,ashandi emuzvibhedhleya akakosha maningi ngekuti anobatikira antu ngokuti ndoomushando wavo wavajaira, zvatoo zviro zvavajaira zvikuti paanokubatira muchibhedhleya unobaazwa kudziirwa ngekuti antu anenge echiita zviro zvikuziya.

Ibaari gwinyiso remene ashandi emuzvibhehleya akakosha maningi pandaramo yedu ngekuti ndiwo anotidetsera patinenge teishungurudzika ngehosha amweni ashandi aya anenge aishanda kuvheneka ndaramo yedu kuona kuti pazuwa-pazuwa tinenge teizwe zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene, ashandi anoshanda muzvibhedhleya, anoshanda basa rakakura maningi, ngenyaya yekuti, kuti zvizozi muntu anenge ahinwa hosha, anenge adetserwa ngeashandi emuzvibhedhleya kuti ndaramo iyende pakanaka.

Ibarigwinyiso yemene vashandi vemuzvibhedhlera kana ndaramo dzavo dzisikazwi zvakanaka akabatwa ngehosha anotoendawo kunobetserwa ngeamweni madhokodheya ngekuti zvinobataurwa kuto n'anga haifi yakazvirapa zvirove kuto vanofane kutonovhenekwa nevamweni kuti vaonekwe kuti chii chikuyayiya pavari .

Ibaari gwinyiso remene, ashandi emuchibhedhlera umo akakosha maningi pandaramo dzedu ngenyaya yekuti ndiwo anotidetsera patinenge tisikazwi zvakanaka, zvinova zviri zviro zvakanaka maningi ngenyaya yekuti pasina ashandiya tinoba tashuphika maningi petinenge teiende kuchibhedhlera ngokuti apana anenge echikwanisa kutidetsera.

Ibari gwinyiso yemene pamweni, pacho ndinotonamatira kuti ndinodawo kuendawo kodzidza kuti ndizoita mushandi vemuchibhedhleya. Ngekuti unoshanda uchibatsira vantu kuhina hosha ngendaa yekuti zvakakosha maningi mundaramo yeandu.

Ibari gwinyiso remene vashandi vemuzvibhedhlera pamweni pacho anodetsera antu maningi nekuti amweni antu anotouya muzvibhedhlera ane mirenje dzinenge dzakaminuka zvekuti kuti abatsirike mirenje dzinenge dzakaminyuka dzinoda anoswatudza kuti adzokere panzvimbo.

Ibari igwinyoso yemene kuzvitoro zvino tengeswe mitombo kwakakosha maningi nenyaya yekuti pamweni pacho pamuno enda kuzvi bhehlera uhloiwa ngazi oonekwa kuti inenge ine hosha unotumirwa kuzvitoro zvinotengesa mitombo kana kuzvi bhehlera kusina kuti wotenge mutombo wekuhina hosha.

Ibaari gwinyiso yemene kuzvitoro zvinotengeswe mutombo madhokodheya anenge ari kuzvitora iyona, anenge ari madhokodheya emitombo anotoziya kuti hosha yakati inohiniwa ngemutombo wakati, zvinova zviri zviro zvakanaka kuti haufi wakapiwa mutombo usikashandi.

Ibari igwinyoso yemene mitombo inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo mitombo yakangofanana neinonga iri kuzvibhehlera nekuti pamweni pacho antu anenge anehosha aanenge achida kuhina asingadi kuenda kuchibhedhleya anonyorerwa kuzvitoro ikonayo ontorerwa mitombo yavo.

Ibari gwinyiso remene zvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro zvakakosha maningi mundaramo yevantu mundaraunda ngekuti pamweni pacho zvimweni zvirwere munozodzi nevekuzvubhedlera unondoenda kotenga mitombo kana yapera zvinova zviro zvakanaka ngekuti mitombo inoda kutenga.

Ibaari gwinyiso yemene kuzvitoro zvinotengeswa mitombo zvakakosha maningi mundaramo yevanhu nekuti pamweni pacho hatiendi kuzvibhedhleya kana mune zvirwere zvakaita ana bhiipii asi munee meida kuotenge mitombo kana yapera kuti ndaramo igare ichichengeteke...

Ibari gwinyiso yemene kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunenge kune mitombo dzakasiyana -siyana. Zvinova zviri zviri zvakanaka kuti paunosvika usingadi mutombo vejekisera unopuva mutombo vemaphirizi. Usingadi vemaphirizi unopuva vemvura vokuti unomwa zviro zvoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene muzvitoro zvinotengeswa mitombo munenge mutorine madhogodheya anotokone kuhina hosha pamweni pacho. Zvekuti ukatosvikapo usinganzwi zvakanaka anotokuhina hosha, ngenyaya yekuti madhogodheya anotokona kutoshandahe muzvibhedhleya asi anenge achishandahe kutengesa mitombo nekuti anenge achiziya kamuitire kakona.

Ibari gwinyiso yemene zvitoro zvinotengesa mitombo , zvinotengesa mitombo inohina hosha dzeshe zvekuti paunoenda kuzvibhedhlera ukasvika kusina mitombo unonyorerwa mitombo wosvike kuzvitoro zvinotengeswa mitombo wotenge mitombo wako wotoenda koushandisa ndaramo yodzoka payanga iri kare.

Ibare gwinyiso remene zvirokwazvo muzvitoro zvinotengeswe mitombo munenge mutorinemadhogodheya ekuti paunosvika amweni pacho usingazivi kuti unehosha ipi anotokuvheneka owone hosha yako ozokupe mutombo unohina hosha yanoyo.

Ibaari gwinyiso yemene zvitoro zvinotengeswe mutombo zvinoite zviro zvakawanda maningi. Pamweni pacho kuzvitoro zvinotengese mitombo iyi kunenge kutori nemichina dzinotokwanise kutovhenekahe hosha. Kunenge kutorihe nemadhogodheya anobatsira kuhine hosha pamweni pacho.

Ibairi gwinyiso yemene muzvitoro zvino tengeswe mutombo mwakanakira kuti isusu amweni tinenge tine hosha dzinenge dzisingadi kuenda kuzvibhedhlera tinongo endeyo tonotenga mitombo yedu totoushandisa zvotoita zviro zvakanaka ndaramo zviro zvakanaka ndaramo yotoita yakanaka.

Ibaari gwinyiso rememene paunosvika muchibhehleya unenge wakatopuwa muratidziro wekuti mutombo uyona unoshanda sei zvekuti mutombo uwona wo waunonga watenga kuzvitoro zvinotengese mutombo unotoushanda kamuitiro kaunenge wakanyorwa kuti hosha iyi ihinike zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene muzvitoro zvinotengeswe mutombo ashandi anoshandemwo anenge ari antu akasununguka maningi zvekuti paunosvika weide kutenge mutombo anoba nyasa kukudedemurira kuti uziye kuti mutombowo unoshanda zvakadini zvinova zviri zviro zvakanaka kuti unoenda une ruzivo rakakwana.

ibari gwinyiso yemene mitombo dzinotengeswa mazuva dzinenge dzine simba rakasiyana maningi. Zvichienderana nekuti hosha inenge yakakubata inenge yakasimba zvakadini. Mitombo imweni inenge ine simba rakawandaisa maningi kana hosha yakanyanya kuomarara imweni ine simba rinenge rakadereravo maningi.

Ibari gwinyiso yemene, zvitoro zvinotengesa mitombo, zvakakosha maningi mundaramo yeantu. Zvitoro izvi ndozvinoita kuti kana ukasvika kuzvibhedhleya kukazi akuna mutombo. Unoenda kotenga mitombo iyona ndaramo yako yotoita zvirinani.

Ibaari gwinyiso yemene, zvitoro zvinotengeswe mitombo zvakakosha maningi nenyaya yekuti ukashaya mutombo kuzvibhehleya ndookwaunokwanisa kuenda kootenge mutombo. Zvinova zviri zviro zvakanaka nekuti mitombo unoshaikwa kuzvibhehleya, unoiona kona ikoko.

Ibari gwinyiso yemene, kuzvitoro zvinotengese mutombo ukaenda kootenga mutombo anonyasa kukupe mutombo unoenderana nehosha yeunenge uinayo kuti ngekuti atori madhokodheya anenge akatodzidza ngezvemutombo anenge echinyatsa kuziya kuti hosha yakati inopuwa mutombo wakati.

Ibari gwinyiso yemene. Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mundaramo yeantu ngenyaya yekuti paunoenda kuzvibhedhleya korapwa mitombo ikaita mishoma unokurudzirwe kotenga mitombo kuzvitoro izvona zvinotengesa mitombo kuti zviite zvakanaka.

Ibairi gwinyiso yemene mitombo inotengeswa muzvibhedhleya yakasiyana siyana, muzvibhedhlera munenge mutori nemadhokodheya zvekuti unogona kutobaiwa majekisera wotopuwa mapirizi kana kupuwa mitombo yekuzorera zvinova zviro zvakanaka ngenyaa yekuti hosha dzatinoende kuno hinwa pamweni pacho dzinoda kutenge mitombo kana mutombo waushaya kumazvibhedhleya.

Ibaari gwinyiso remene kuzvitoro kunotengeswa mitombo kwakakosha maningi mundaramo dzeantu. Ngekuti ukasvika kuzvibhendleya, ukasvika kusina mutombo unokurudzirwa kuti uende koopuwa mutombo kwekutenge kuzvitoro zvinotengese mutombo. Zvinoita kuti zvibaaite zviro zvakanaka maningi kweunotenga mutombo.

Ibarigwinyiso yemene muzvitoro zvinotengeswa mutombo munotengeswa mitombo dzvakasiyana-siyana. Asi kunaka kwazvo dzinorapa hosha dzakasiyana-siyana, zvekuti unobatohinika zvekuti panozopere nguva inenge yakanyorwa pamutombo unonga votozwe zvakanaka ndaramo yotoenda zvakanaka.

Ribaari gwinyiso remene zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi nenyaya yekuti zvinodetsera antu pavanenge vatama mitombo kuzvibhendleya kana kusina mitombo. Zvinenge zviri zviro zvakanaka ngenyaya yekuti mitombo kamuonero kaunoitwa muzvitoro izvi inenge iriyo mitombo inongoshandiswa kurapa hosha.

Ibari gwinyiso remene zvitoro zvinotengese mitombo ngenyaya yekuti paunozvike kuzvibhedhlera uchida kudetserwa mutimbo kusina unot onyorerwa mutombo wainenge uchida wotosvike kuzvitoro zvinotengesa mutombo wotenge mutombo wako zvoita zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo inoita kuti ndaramo yedu igare yakahlamburika ngenyaya yekuti ndaramo kuti igare yakanaka inode kushandisa mitombo inoporesa inobatsira kuhina hosha.

Ibari gwinyiso remene kuzvibhedhlera uko kunototengeswa mitombo yakakosha maningi ende imweni yemitombo inoonekwa kuzvitoro zvinotengeswa mitombo. Mitombo yekuti ukaishaya kuchibhedhlera unoende kooitenga kuzvitoro ikwona iyoyo inenge iriyo zvinova zviri zviro zvakabanaka.

Ibaari gwinyiso remene, zvitoro zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuti zvirambe zveitengesa mitombo. Ngenyaya yekuti pamweni pacho patinosvika kuzvibhedhleya mitombo kunenge kusina zvinova zviro zvakanaka kuti mitombo tinozoiona kuzvitoro ikona ikoko.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi ngendaa yekuti zviro kwazvo zvitoro zvinoita kuti ndaramo dzevantu dziite zvakanaka. Ngekuti zvirokwazvo pameni zvitoro izvi zvinotengesa mitombo yekuti inobuditsire kuti ndaramo dzite ndaramo dzakanaka.

Ibari gwinyiso remene muzvibhehleya umu, ukaone kuti ukasvika kuzvibhehleya ukashaye mutombo madhokodheya anomukurudzira kuti muende kopuwe mutombo kwaunotengeswa kuzvitoro zvinotengese mutombo kunova kuriko kunokona kuwanikahe mutombo unohine hosha.

Ibari gwinyiso yemene. Chenjedzo dzinopuwa anhu nenzira dzakasiyana-siyana. Pamweni tinounganidza anhu, pamweni pacho panotoshandiswa zvikwangwani zvinenge zvakaiswe munharaunda kuti anhu aziye kuti hosha dzinodzivirirwa sei uyezve dzinoenda koendwa nazvo kuzvibhehleya kana dzasvika pakushata pakadini.

Ibaari gwinyiso yemene madhokodheya pamweni pacho anotobude muzvibhedhlera echihambe mumantaraunda kuti akwanise kudetsere antu achiadzidza ngezvekuchengetedze utano kuti asabatwe ngehosha dzinonga dzeimberereka mumantaraunda imwonamwo.

Ibaari gwinyise yemene. Zviro kwazvo madhokodheya ari kumbohamba mumabasa munoshanda antu eivheneka antu hosha. Ngenyaya yekuti, amweni acho anenge akasimbirira kuenda kumabasa zvekuti anokanganwa kuzvibatikira zvinoita kuti azobatwa ngehosha asingatozivi kuti ane hosha.

Ngekuome misoro kwakaita antu pamwe pacho tinotoona kuti semadhokodheya tinofana kuhambira antu kumachechi kwaanenge ari kuti tiende koape mitombo nekuape ngwariro nechenjedzo yekuti hosha dzakawanda dzinobata sei kuti antu achengetedzeke ngenyaya yekuti amweni aatouyi kuzvibhedhlera

Ibaari gwinyiso yemene pamweni pacho semadhogodheya tinotoda kuti antu anemusoro dzakaoma anenge akaomarara zvekuti haadi kuuya kuzvibhehleya. Zvinozoita kuti tizoende muntaraunda teibatsira anhu kuti ahinwe hosha dzakasiyana-siyana dzaanenge...

Ibari gwinyiso remene madhokodheya pamweni pacho anotoshandise mukuwo wekuti aone kudetsera antu anenge asinga uyo kuzvipatara kuhambe muntaraunda achidzidzisa antu kuti anozvi batsira sei kana abatwa nehosha.

Ibari gwinyiso remene madhokodheya akatoendawo kofundiswawo kuti aziye kuti anthu emumantaraunda mwedu amweni acho anenge atori neunthu wakashata maningi zvekuti kuataurira kuti mangwani uyai korapwa muzvibhedhera zvinoshupa zvinoita kuti ashandise mhando yekudaidza anthu ngemagindimukindi ngekuti anthu anode kufara maningi.

Ibare gwinyiso remene, pamweni pacho semadhogodheya unotowona kuti antu anenge asingakwanise kuwuya muchibhedlera zvinoita kuti tihambe muntaraunda tiyironzera anhu, kuti hosha dzinoparwa zvakadii uye dzinodzimwa zvakaita seyi.

Ibari gwinyiso yemene sedhokodheya ndakatoona kuti antu emumantaraunda ane musoro dzakaomarara maningi zvekuti pamweni pacho haauyi kuchibhedhleya achirwara. Zvakaita kuti tihambe mumantaraunda nemagindimukindi zvinoita kuti antu afare toadzidzisa kuti hosha dzakashata dzinoda kuenda kuzvibhedhleya kuti dzi.

Ibari gwinyiso yemene pamweni pacho madhokodheya anotoshandise nzira dzekuti akwanise kudetsera antu pakuende muntaraunda achihambirw antu echivape ruzivo rwokuti kana abatwe nehosha anodini kuti abetsereke.

Ibaari gwinyiso yemene pamweni pacho madhokodheya anotohamba muntharaunda mweanthu achidetsera achiapahe nemitombo yekuti zviro zviite zvakanaka ngenyaya yekuti pamweni vamweni vanthu vanenge vasingakwanisi kuhamba kuende kuzvibhedhleya.

Ibairi gwinyiso yemene takazotoone kuti hosha dzi hinike zvakanaka antu anofana kuita achi fundiswe kuti hosha idzi dzinenge dzisina kunakira ndaramo yavo zvinoita kuti madhokodheya aite achi hamba mu ndaraunda achi dzidzisina anhu nezve hosha nekushata kwadzinenge dzakaita.

Ibari gwinyiso yemene, pamweni pacho madhokodheya anotobuda muzvibhedhlera kuende kundobatsira antu kunze kwezvibhedhlera, zvinoita kuti zviite zviro zvakanaka ngenyaya yekuti pamweni antu akaita sesu mapositora tinenge tisinga tenderwi kuenda kuzvibhedhlera asi tinodetsera maningi pavanobuda madhokodheya muzvibhedhlera.

Ibairi gwinyiso yemene sesu madhokodheya takatoone kuti amweni eantu atinogara nawo mundaraunda aadi kuuya kuzvibhedhelera zvinozokurudzira kuti tihambe mundaraunda teifundisa antu kuti akwanise kuzvidziirira kubva kune hosha kuti asabatirwa hosha.

Ibaari gwiyiso yemene pamweni pacho madhokodheya anotohambe muntharunda eidzidzose anthu kuti hosha dzinobatikirwa sei zvinova zviri zviro zvakanaka ngenyaya yekuti paanohamba muntharaunda anenge eitopa anthu ruzivo rwekuti hosha yaakubata unoende kuchibhedhleya kuti anthu asarwadziwa maningi.

Ibari gwinyiso remene muzvibhedhlera umo muri kuhinwe hosha dzakasiyana maningi asi pamweni antu havaende kuzvibhedhlera zvinokonzera kuti madhokodheya ambo hambe muntaraunda eidzidzisa antu nekuhina hosha dzaanhu muntaraunda mwona.

Ibari gwinyiso yemene takatoona kuti madhokodheya amweni anhu akaita semapositori aadi kuenda kuzvibhehlera zvinoita kuti tizotohamba teizotobvunzira kuti tikwanise kuchengetedza ndaramo yavo asabatira hosha dzakasiyana siyana.

Ibari gwinyiso yemene inini nditoriwo dhokodheya ndinotiziye kuti pamweni pacho antu anohlupe kuunganidza zvinoite kuti tishandise mutoo wekushandise madhindindi ende ngenyaya yekuti antu anode madhindindi kutoziya kuti pakangizwi paite madhindindi antu anoungana totodzidzisa zvinoita kuti hosha dzihinwe.

Ibaari gwinyiso yemene, madhokodheya akatoona kuti ,amweni anhu ane misoro dzakaomarara, zvekuti pamweni pacho anotoshandise kumberereka muntharaunda umu, achitaurira anhu kuti anokwanise kuzvichengetedza sei, kuti asanyanye kubatwa ngehosha .

Ibari gwinyiso yomene madhokodheya akatoone kuti antu emumantaraunda umo anenge ane musoro dzakaomarara maningi zvakaite kuti azotoshandise mutoo wekumberereka muntaraunda echironzere antu kuti aziye kuti hosha dzinohinwa kuzvibhedhlera kana kuti wabatwa ngehosha inoite zvakadi kuti hosha iyona ipere ngekuti pamweni pacho a antu anenge asingadi kuuya kuzvibhedhlera asi vanenge vasingatozwi zvakanaka maningi.

Ibari gwinyiso remene zvirwere zvepabonde zvakawanda zvinobata ana echidoko ngenyaya yekuti anenge asina ruzivo rwakakura zvekuti akapuwa ruzivo anokwanisa kudetsereka zvinova zviri zviro zvakanaka kuti madhokoteya anopinda mundaraunda nemuzvikora achidetsera ana kuvapa ruzivo rwechirwere ichi.

Ibaari gwinyiso yemene. Zvirwere zvepabonde Zvirwere zvakaomarara maningi zvekuti ana echikoro mazuwa ano akutodzidziswa ngendaa zvirwere zvepabonde kuzvikoro iyona kuti adetsereke kuti aziye kuti anodziirira sei zvirwere izvozvo.

Ibari gwinyiso yemene. Ana echidoko arikunyanye kubatwa nezvirwere zvepabonde ngenyaya yekuti pamweni pacho anenge asina kudzidziswa zvakakosha maningi zvinova zviri zviro zvakanaka kuti anofane kupuwe ruziwo kuti aziye kuti zvirwere zvakawanda zvirikutapurwa pabonde zvinoda kuti agare akachengeta.

Ibare gwinyiso yemene, kazhinji zhinji ana echidodori arikurarame mazuwaano, hosha dzirikunyanye kuvabata ihosha dzepabonde nenyaya yekuti anenge asina ruzivo rwekuti anokwanisa kuzvichengetedza zvakaita seyi zvekuti madhogodheya arikushanda basa rukukutu kudzidzisa vezvidoko kuti anohina seyi hosha dzepabonde.

Ribaari gwinyiso remene, zvakakosha maningi kuti jaha nendombi adanane ari airi, zvinoitira kuti zvirwere zvepabonde zvidzakire. Ngendaa yekuti ndizvo zvirwere zvakawanda zviri kuparadzirwa mazuwa atiri kurarama.

Ibaari gwinyiso yemene nyaya yezvirwere zvepabonde inyaya yakakosha maningi zvekuti ana edoodori anofana kugara eidzidziswa kuti aziye kuti zvirwere izvi zvirwere zvakashata maningi zvekuti zvinokona kuzohina upenyu hwavo ngenyaya yekuti anenge akabatwa ngezvirwere zvakadai.

Ibairi ngwinyiso ye mene ana echidoko ema zuva ano ari kunyanya kubatwa nge hosha yepa bonde ngenya yekuti anenge asina ruzivo rwekuti hosha idzi dzinotapukira zvisingaiti zvinova zviro zvakanaka kuti madhokoteya anohamba mu zvikora eidzidzisa ana echidoko kuti hosha idzi dzino dzivirirwa zvakadi.

Zvirokwazvo zvirwere zvepabonde zvirwere zvakashata maningi. Rimweni zuwa ndakabatozwa kuti ndaramo yangu haina kumira zvakanaka ndisingaziyi kuti chii. Pandakavhenekwa ndidhokodheya akazotonditaurire kuti chirwere chepabonde ndakabadhana maningi asi ndakazotopiwa mutombo wakaite kuti ndizwe zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene kuti mukwanise kuhina zvirwere kana kuti hosha dzepabonde. Zvinoda kuti muite mujaha nendombi imwe-imwe kuti usazobatira zvirwere zvakawandisa kubva kune vantu vakawanda maningi.

Ibaari gwinyiso yomene. Tinototenda madhokodheya ngekuti akatozoshinga kuuya muzvikoro, kudzidzisa ana echikoro pamusoro pezvidzidzo zvepabonde, ngenyaya yekuti ana echikora akawanda ,enge ave kurwara nehosha dzepabonde, zvaive zviro zvakashata maningi.

Ibari gwinyiso yomene. Muzvibhedhleya umu munorapwa hosha dzakasiyana -siyana. Asi kazhinji kazhinji, ukaenda kuzvibhedhleya une chirwere chepabonde, anokukurudzira kuti ushandise zvinodzivirira kuitira kuti hoshadzo dzisarambe dzichitapuriranwa.

Ibaari gwinyiso yemene madhokodheya akatozoona kuti ana echidoko kuti abetsereke, zvinoda kuapa zviro zvinodzivirira zvirwere muzvikoro umo. Zvinoita kuti madhokodheya arambe achihamba achipa ana echidoko ruzivo nezve kushandisa kudzivirira zvirwere zvepabonde.

Ibari gwinyiso remene zviro zvepabonde zvakakosha maningi kudzidzisa ana echidoko ngenyaya yekuti zvirwere zvakawandisa ndokwazviri kubva hino zvakakoshera kuti ana mukavadzidzisa Anoziva kuti ndokuona zvirwere zvinoita kuti kuzvidzivirire kubva kuzvirwere izvi.

Ibari gwinyiso yemene anambuya anenge akazvitakura anokurudzirwa maningi kuti arye chikafu chinenge chine utano kuitira kuti mwana waanenge akatakura asabatwa ngehosha dzakawanda maningi paanenge azobarwa amunyika zvinova zviro zvakakosha maningi.

Ibari gwinyiso yemene zviro zvinobatodhanisa ngekuti rimweni zuwa ndakatoenda kuchibhedhlera ndisingatofungiri pandakavhenekwa dhokodheya akanditaurira kuti ndine chirwere chepabonde zvakaita kuti ndidhane maningi asi akazotondipa mutombo zvekuti pakazotopera vhiki ndakatozwe zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene, zvirwere zvepabonde zvakabashata maningi. Rimweni zuwa ndakabatodhana maningi pandakaenda kuzvibhehleya ndochotobatwe kuti ndanga ndinechirwere chepabonde asi ndakadetserwa pakuruti ngekuti ndakapuwe mutombo wekuti pakazopere vhiki ndakange ndozwa zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene mitombo dzinoshandiswe mumujaho mitombo dzakakosha maningi ngenyaya yekuti dzinoshandiswe kubatsira kuhine antu paanonga azokuwara ari kumujaho zvona zviri zviro zvakanaka ngekuti anhu paanoite mujaho anonga eiziye kuti akachengetedzwa ngemitombo idzona idzodzo.

Ibarigwiso remene kuti mitombo yekudhaya yatinoona makwenzi emakwasha yakanakira kuti mitombo iyi yakakosha maningi ngenyaya yekuti inodetsera anhu kuti ndaramo dzawodziite zvakanaka zvinoita kuti ndaramo yaanhu igare yakanaka

Imbari gwinyiso yemene mutombo yekudhaya yatinoona mumakwenzi muzvikwasha yakakosha maningi mundaramo yedu ngenyaya yekuti mitombo iyi inotidetsera patinenge tisingazwi zvakanaka kuti tihine hosha.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakakosha maningi nekuti mitombo yaishandiswa kurape hosha dzakasiyana siyana kusati kwaane zvibhedhleya zvainga zvakakosha maningi nekuti ndaramo yevanthu yaitoenderera mberi zvibhedhleya nyangwe kwaakusina.

Ibari ngwinyiso yememene mitombo yekudhaya yaibatsira maningi ngenyaya yekuti ndiyo yaishandiwa panenge pane anhu anenge asikazwi zvakanaka nenyaya yekuti amweni aishaye mare yekuti aende koorapwa muzvibhehleya zvaidetsera anhu anenge asina mare.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha manhingi nekuti pamweni pacho patinenge tisina mari yekuenda kuzvibhedhlera tinotoshandisa mitombo yekudhaya totoushandisa zvakanaka kana takabatwa ngehosha zvotoita zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene. Pamweni pacho unotoona kuti abereki edu antu akangwara maningi. Ngenyaya yekuti pamweni pacho unotoona kuti echibike chikafu, anoise zvimiti miti zvavanoisa muchikafumo. Zvinowa zviri mitombo unotodzivirira hosha dzakawanda maningi.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yedu yekudhaya iyi yatinoona mumashango nemumakwenzi mitombo yakakosha maningi nekuti kuti tizoita ruzivo rwekugadzira mitombo yechizvino-zvino, rwakabva kumutombo yekudhaya yaigara ichingoshandiswa kudhara kusati kwaanemitombo yechizvino-zvino.

Mitombo yekudhaya yataiona mumashango mumakwenzi nemumakwasha nemumvura yanga yakakosha maningi ngekuti mitombo iyi yanga yakasiyana maningi waitoshandisa mutombo wawaiziva kuti ndiwo unoshanda zvinoenderana nehosha yandinenge ndiri zvinova zviri zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mundaramo dzevantu. Ngekuti mitombo inoshandiswa pamweni paya pekuti tinenge tisina mari yekuende kuzvibhedhleya. Tinoshandisa ruzivo rwemitombo yakudhaya kuhina hosha dzinenge dzichibata mwiri dzedu kuti ndaramo dzedu dzizwe zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yatinoona muzvikwasha mumasango nemumakauti yakanaka maningi nenyaya yekuti kutotore mutombo uyani kwakutokwatisa kwakutomwa kana kutsenga pachena pasina kubvise ma. .

Ibaari gwinyiso remene, mitombo yekudhaya yatinoona mumakwenzi mumakwati, yakakosha maningi mundaramo mwedu ngendaa yekuti mitombo inoshandiswa pamweni payani pekuti mitombo yechizvino-zvino inenge yaramba kana kuti tinenge tisina mare yekuenda kuchibhedhlera ende zvakakoshera kuti mitombo inooneka pachena, pasina muripo.

Ibari igwinyoso yemene mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi nenyaya yekuti mitombo inodetsera kazhinji ngenyaya yekuti kuti tizoita mitombo yechizvinozvino yayonaiyi ruzivo rwekuti mitombo yona igadzirwe rwakabva kumitombo yekudhaya zvinova zviro zvinodakadza maningi.

Mitombo yekudhaya yakanakira kuti inohina hosha aizohini hayo hosha dzeshe dzeshe asi hosha dzisina kunyanya kuomarara inohina zvakanaka zvokuyi pamweni pacho hauendi kuchibhehleya unongo shandisa miitombo iyona kuti uhine hosha.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhara yanga yakanaka maningi nenyaya yekuti yaihina hosha dzaksiyana siyana zvekuti pamweni pacho waitowona kuti hosha yandinayo iyi inoda mutombo uyu wotoushandisa panozopera nguva yakati kuti unenge wakutonzwa zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yakudhaya mitombo yakanaka maningi nenyaya yekuti mitombo inovanikwa pachena. Ukabatoona kuti unenge usina mare unongopinda mukwasha kana mumakwati votore mitombo yako votokwatise mashakani voashandisa kana usikazwi zvakanaka.

Ibarigwinyiso yemene, mitombo yakudhaya yakakosha maningi. Mitombo yakudhaya zvayakakoshera ngezvekuti vantu vekudhaya vairarama nguva yakareba maningi. Asi echizvino-zvino takurarama nguva shoma. Zvinoratidza kuti mitombo yakudhaya yaishanda maningi kuti hosha dzisahinwe zvakanaka.

Ibairi ngwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakakosha maningi nenyaya yekuti inorapa hosha dzimweni dzekuti mitombo yechi zvino aikwanisi kurapa zvekuti mitombo yeku dhaya ichine simba raka randisa kupinda mitombo yechi zvino zvino imweni yacho nokuti inoto rapa hosha dzinenge dzisinga fungirwi kuti dzinga rapiwe.

Ibaari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yaizikana ngeku hine hosha kuri kutobhuye kuti mwaitoone kuti nyangwe vantu vekudhaya aibararame nguwa yakareba maningi zvinonga zviri zviro zvakanaka ngekuti mitombo yekudhaya inobetsere kuti upenyu huite hwemunhu wakakura maningi.

Ibari gwinyiso yemene kamushandisirwo kaiitwa mitombo yakudhaya ngaakuru edu kakatikurudzira kuti mitombo iyona tiisime mudhuze ngemhatso. Ngenyaya yekuti ukaona usikuzwa zvakanaka usina mari yekuenda kuzvibhedhlera unototora mutombo uyani wotoushandisa wotoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yomene mitombo yekudhaya yakuto shandiswawo kugadzira zvikafu zvekurya ngenyaya yekuti inoonekwa kuti inesimba rakanaka maningi pakuhina hosha zvekuti mitombo yona iyoyo yakutoiswa muchikafu zvekuti unototenga wotomwa kana kurya usingaziii kuti urikutomwe mutombo.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya inohina hosha zvekuti unobaatozwe kuti apa ndaramo yangu yadzoka pakanaka ngekuti kamuhinire kainoita hosha ngekekuti inohina hosha yosiya ndaramo yakanaka mwiri wakagwinya hee.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yaihina hosha ichisimbise nyama nengazi dzenahu ngenyaya yekuti andu ekudhaya airarame makore akawandisa maningi zvasiyana nemazuva ano zvekuti emazuvano avachararami makore akawanda zvinova zviro zvakanaka maningi.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yeantu zvekuti pamweni pacho inotosimwa pambatso nemuberere kuti pakaitika chinoitika paripakati peusiku kana nguva isingafungiri pasina mari inongotorwa mitombo iyi yotoshandiswa kuhina hosha.

Ibaari gwinyiso remene-mene, mitombo yakudhaya yainge yakakosha maningi mundaramo dzeantu ngenyaya yekuti, yainga mitombo yaioneka pachena ende ruzivo rwayo rwaibetsera, ngenyaya yekuti, mitombo yona iyoyo yaibetsera hosha dzakasiyana-siyana.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yatinoona mumakwati nemumashango yakakosha maningi mundaramo dzedu. Ngendaa yekuti pamweni pacho tisina mari yekuenda kuzvibhedhleya kana kuzvitoro zvinotengese mitombo ndiyo yatinoshandisa kuhina hosha ndaramo dzedu dzotoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya inoshanda maningi ngenyaya yekuti mitombo yakatanga kushandiswa mitombo yechizvinezvi unowu isati yayo ende zvinooneka kuti mitombo iyona ine Simba maningi ndezvekuti antu aigara kudhaya airarama nguwa yakareba maningi kupinda ezvino.

Ibaaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yaizikanwa ngesimba rakawandisa ngekuti anthu ekudhaya aitozikanwa kuti anga ari anthu akagwinya ngekuti mitombo yaaishandisa yaiita kuti nyama dzao dzirambe dzakati gwindiri zvekuti neupenyu hwaairarama hwainga hwakakura ngekuti mitombo yona iyoyo yaishanda zvakanaka maningi.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yataiona kumakwasha nemakwenzi yanga yakakosha maningi nekuti kamuhinire kayaiita hosha ndekekuti waiti une ruzivo rwacho waitoziva kuti hapana hosha isingahiniki ngekuti kuzvibhedhleyaa akawanda anga asinganyanyi kuendeyo.

Ibaarigwinyiso yemene mitombo yekudyaya yakakosha maningi mundaramo yaantuu ngenyaya yekuti mitombo iyi inogwinyise nyama zvekuti ukaona anhu ekudhaya ainga ari antu akagwinya, ende airarama nguwa yakareba kupinda antu echizvino zvino ngenyaya yekuti mitombo yaaishandisa yekudhaya yainga iri mitombo yakasimba maningi.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yatinoona mumakwenzi nemumashango yange yakanaka ngekuti taingotora mashakani totoenda kokwatisa tisina kuenda kuzvibhedhleya kosiyeyo mare ngekuti pamweni pacho inenge ichidiwa mare.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yanga yakakosha ngenyaya yekuti yaishanda maningi. Zvekuti waiti ukapuwa mutombo uyu wainyasa kutozwa kuti urikuhamba nengazi ngenyaya yekuti waishanda zvisina nguva yakareba, waitozwa woozwe zvaka...

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yainga mitombo yanga yakakosha maningi nekuti yaionekwa pachena zvisina mukubo wekubvisa mari zviro zvinenge zvakakosha maningi nekuti zvaidetsera vantu anenge asina mari anga asingaendi kuzvibhedhlera ayingo detsereka.

Ibari gwinyiso remene kuti mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi mwaitouona pachena mumakwasha nemuma kwenzi. Zvaazviri zviro zvakanaka ngendaa yekuti vaingopinda muchishango vototsvaka mutombo weunenge uchida veiuziya votodzoke kumhatso votoushandisa votoite zviro zvako.

Ibairi gwinyiso yemene mitombo yekudhaya ine kamushandire kainoita kakakosha maningi nenyaya yekuti iri kushanda kuhina hosha kakurutu pamweni pacho hosha idzi kamuhinirwe kadzinoitwa ngekekuti unototora mutombo wotourya usingatozive kuti uri kurya mutombo paunenge uchirya chikafu paye.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yaishanda maningi ngekuti yaihine hosha zvakanaka ngenyaya yekuti pamweni pacho waitoona kuti panapa mare apana uekuende kootenga mutombo wotopinde mushango wototora makwati wokwatisa zvoita zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene. Mitombo yekudhaya yaishandiswa zvakasiyana -siyana nekuti pamweni pacho waifana kutorye muriwo weifunga kuti muri kutorye muriwo mweitorye mitombo. Zvaiita kuti anhu ekudhaya agare akasimba zvaive zviri zviro zvakanaka ngekuti ana adoko aitorapwa asingazii.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya umweni wandakabva kushandisa mazuva apera aya kuheale zino rangu wakabashanda maningi asi iii amunawee handikurwadza kunoite kushandisa mushongawo unobatoshinya uchishandise mushongawo nekuti unombatoshata maningi

Ibari gwinyiso yemene mitombo yakudhaya yakakoshera pakuti inobetsera pakuhina hosha. Zvekuti pamweni pacho unotoona kuti mutombo uyu kashandire kauri kuita vakanaka nekuti pamweni pacho nekuti vantu vakudhaya vainge vakagwinya, kupinde vamazuva anaya.

Ibarigwinyiso yemene kamushandisirwe kaitwa mitombo yekudhaya kanga kakakosha maningi nenyaya yekuti mukatarisa chizvino zvino antu akakakurachizvino zvino akurarama nguva dodori pane nguva yararama anhu ekudhaya zvinoratidza kuti mutombo wekudhaya wanga wakakosha mundaramo dzeanhu.

Ibari gwinyiso yemene mushandire unoite mutombo yekudhaya dzataitora mumashango nemumakwati dzaibashanda kwekuti waitozwa kuti ndaramo yangu inekakushanduka kairikuita. Ngekuti mitombo yainge yakagadzirwa kuti inoshandà asi usikasizii kuti iri kutoshanda nekuti pamweni pacho mwaitopuwa chiri chikafu ndiana mbuya nana sekuru musikatozii kuti muri kupuwa mutombo.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhara ichirikungoshandiswa nanyamashi ngenyaya yekuti mitombi yaishanda kuhina hosha dzakasiyana siyana ende antu ekudhara aivye antu akagwinya maningi nekuti mitombo yawo yaishanda kugwinyisa nenyama pamwepo nokuhina hosha

Kamushandisirwe kaiitwa mitombo yekudhara kainge kakakosha kudhara mumwedzi yakudhara nanhasi kachakakosha maningi nenyaya yekuti mitombo iyi inokosha zvakakura manhingi ende anhu ekudhara aigara ari anhu akagwinya manhingi.

Ibari gwinyiso yemene. Mitombo yekudhaya yaishanda maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi yaitoshandiswe kuhine hosha dzakasiyana siyana, ende waitoona wega kuti panopere kushandise mutombo ndaramo inenge yotofamba zvakanaka zvaiita kuti antu afarire kushandisa mitombo.

Imbari gwinyiso yomene kamushandisirwe kanoitwe mitombo yekudhaya kakanaka ngekuti hosha kamuhinirwe kainoitwa inotohinwa zvekuti unotoona kuti ndaramo yangu yadzoserwe pakanaka yasiyana nemitombo yechizvino zvino yekuti pamweni pacho inokone kutadza kutoshanda worambe weitozwe zvakashata.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya kamushandisire kayaiitwa kaakakakosha zvirokwazvo ngemushandisire katichiri kungoita mazuvano ngenyaya yekuti unohina hosha zvekuti nyangwe usina mare unokwanise kutohina hosha, usina kuenda kuzvibhedhleya.

Ibari gwinyise remene. Mitombo yekudhaya yakakosha maningi. Ngenyaya yekuti kazhinji -kazhinji, unombaona kuti dzimweni hosha dzepabonde dzinorapika ngemutombo dzekudhaya, aya maguchu anogadzirwa ndiana sekuru edu zvinova zviro zvakanaka maningi.

Ibari gwinyiso remene kamushandisirwe kachirikuitwe mutombo yekudhaya kanooneka kuti yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo idzi dzichiri kudetsera anthu kakurutu. Zvirokwazvo mitombo idzi dzinoshandiswa maningi kana anthu asina mare zvinoita kuti ndaramo yawo iite zvakanaka asina mare yekootenga mitombo.

Ibayiri gwinyiso yemene kamushandisirwo kanoitwa mitombo yekudhaya kakakosha mundaraunda medu kusvika nanyamashi ngendaa yokuti inobatsira pazvirwere zvimweni zvokuti hatiendi kuzvibhedhlera kusiye mari kana izvo zvirwere zvsisine kunyanya kusimba maningi.

Ibari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yakutosimwa mumaberere emhatso zvirokwazvo ngekuti mitombo inozikanwa kuti inohina hosha kakurutu. Zvekuti pamweni pacho antu haatoendi kuzvibhedhleya, anongoshandisa mitombo iwona hosha yotopera.

Imbari gwinyiso yomene mitombo yekudhaya , mitombo yakanaka maningi yenyaya yekut inotohiniswa hosha kakurutu zvekut ukaona wabatwa nehosha yakaomarara waikona kutoshandisa mitombo yekudhara yotohina hosha zvotoita zvakanaka ndaramo yotoendereraa mberi.

Ibari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yakabaakosha maningi mundaramo dzeanhu nekuti mitomboyo inokone kutosiwe pamuzi pekuti unenge weitoziva kuti kana pane hosha yabata kungoende kunotora mutombo kwakuto ushandisa ndaramo yotoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya ichiri kushandiswa maningi kuhina hosha ngenya yekuti kamushandire kayiri kuita ino hina hosha zvakanaka maningi zvekuti pamweni pacho hosha kamuhinirwe kayinoitwa kakakosha ende kamushandiro kanoite mutombo ngekekuti inoshanda zvekuti ikahinwa zvinoita zviro zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene. Mitombo yedu yekudhaya yaioneke mumakwenzi nemumakwasha yainga mitombo yakakosha maningi mundaramo dzeantu ngenyaya yekuti mitombo iyi yaigwinyisa nyama zvekuti antu ekare aigara ane nyama dzakagwinya maningi kupinda dzeantu emazuwa ano.

Ibari gwinyise yemene. Mitombo yakudhara yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo inodetsera kakurutu. Mukaona musina mare yekuende kobhadhara mitombo kuzvibhedhlera munotoshandisa mitombo iyoyo yekudhara. Ndaramo yotodzokera payainge iri. Zviro zvotoita.

Ibari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi zvekuti pamweni pacho hosha dzisingabatsiriki kushandisirwa mitombo yemazuwano dzinoshandisirwa mitombo yekudhaya inodetsera kuti antu azwe zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo dzetinoona mumashango nemumakwati dzakakosha maningi nekuti kungotora mashakani kwaakutokwanise kwaakumwa nekumbuta mukanwa kuti hosha dzihinwe zviite zvakanaka pandaramo yedu .

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngenyaya yekuti inodetsere kuhine hosha nekuwedzere makore edu ekurarama zvinova zviri zviro zvakanaka ngenyaya yekuti ukaona antu ekudhara airarama nguwa yakareba kupinde yechidoko yemazuwa ano zvinorwva kuti mutombo yekudhaya yainge yakakosha ngekusi.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngekuti inoporesa hosha dzakasiyana siyana dzimweni hosha unokona kuenda kuzvibhedhlera vopuwa mutombo votadza kupona asi ukazozhandisa mutombo wekudhaya ndiyo inofana kuporesa hosha kutaura kuti mitomboyo yakasimba maningi.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya ichiri kushandiswa nyamashi, ngenyaya yekuti mitombo inohina hosha dzakasiyana-siyana. Pamwe pacho antu akawanda haatoendi kuzvibhehleya, anenge ane ruzivo rwemitombo yekudhaya, anotoishandisa hosha yotohinika zvotoita zviro zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene, dzimweni mitombo dzirikushandiswa kuhina hosha. Mitombo dzekuti haungambo dzifungiri, pamweni pacho unotorya weitofunga kuti ndatenga muriwo vekuryisa chikhafu, usingatoziyi kuti, utori mutombo woto hinwa hosha.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yange yakakosha pakuti wanga usingamboshupiki kuti uende kuzvibhedhleya. Asi une ruzivo rwemitombo iyona, waitopinde mumakwenzi nemumakwasha wototora mutombo, wotohine hosha, zviro zvotoite zvakanaka.

Ibariwinyiso yemene mitombo yekudhaya ichirikushandiswa muntaraunta medu zvinova zviri zviri zvakanaka nekuti mitombo iyi inobetsera maningi mitombo yekudhaya yakakosha nenyaya yekuti pamwemini pacho tisina mare tinoushandise kuhina hosha .

Ibari gwinyiso yemene mitombo yakudhaya kamushandisire kayaiita yaishandiswa zvekuti yaikona kutoiswa muchikafu zvekuti pamweni pacho vangausingatozviziyi kuti urikutorye mitombo. Zvinote kuti antu agare akatosimba ngekuti mitombo yangairi muchikafu.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya, iri kutoite kuti zviro zviitike, ngekuti antu akawanda ari kutofarira kuishandisa, zvinoita kuti antu aite mare ndiyo ngekuti antu anoitengesa , ngekuti ruzivo rwemitombo antu anenge anaro kumisha kwedu, yona iyoyo .

Ibaari gwinyiso remene, mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngendaa yekuti, mitombo idzi ndomitombo dzinoshandiswa kuhina hosha .Dzimweni dzehosha dzinobata antu dzakaomarara zvekuti mitombo yechizvino-zvino haikoni kudzihina zvinoda panoshanda mitombo iyona.

Ibari gwinyiso yomene mitombo yekudhaya zvayakanakira ngezvekuti mutombo uyu wandirikushandisa uyu unotohine hosha kunyangwe hawo uri mutombo unenge weishata maningi zvekuti unobatoshenya weiushandisa mutombo wekuti waiti ukashandisa wanga unesimba rekuti hosha yaihinika zvakanaka maningi.

Ibairi gwinyiso yemene imweni ye mitombo yatino shandisa ibairi gwinyiso yemene ne nyaya yekuti mitombo iyi tinenge titori nayo pamhasto tichito ushandisa tisingazii tiri kushandisa pamweni pacho zvinoita kuti hosha dzedu dzi hinike tisingato zii toramba tiri anhu atano.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya ichikuita kuti anhu atsvake mari ngekuti kamudirwo kedzakuitwa ngekuti anhu aiwone kuti ekudhaya ayirarama nguwa yakareba. Wabatsire kuti anhu atange kutengesa mitombo iyoyo echitoite mare achitoite mishando zvonoite kuti ndaramo zvavo dziite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yomene mitombo yekudhaya yakutopa anhu mushando ngenyaya mitombo yekudhaya kune aneruzivo rwayo akutoutengese zvinova zviri zviro zvakanaka nekuti akawanda anoufarira mutombo uyu zvinotopa anhu mishando achitoite mare.

Ari gwinyise yomene. Mitombo yakudhaya yainge yakakosha maningi nenyaya yekuti yaidetsera kuhina hosha dzakasiyana siyana ngemutoo wakasiyana siyana. ngemutombo dzechizvino zvino, ngenyaya yekuti yakudhaya maifanira kutorya muchitorya muchiti tiri kudya muriwo muchitorye mitombo hosha dzenyu idzodzo.

Igwinyiso yemene mitombo yekudhaya ichiri kushandiswa kuhiniswe hosha zvinova zviri zviro zvakanaka maningi ngenyaya yekuti hosha dzinobarwa pamweni pacho dzinenge dzakaomarara zvekuti kuende kuzvibhedhlera usina mare auwohiniwo hosha zvinoita kuti tishandise mutombo yekudhaya kuti tihine hosha.

Ibari gwinyiso remene kushandisa kwatinoita mitombo yekudhaya kwakakosha maningi nekuti hosha dzinohinika zvisina kushupika kana muripo ngekuti mitombo iyi inenge iri yemahala kungogara neruzivo rwacho wotopinda mushango wotora mutombo wotorape hosha zvoita zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngenyaya yekuti inodetsera antu pavanenge vasingazwi zvakanaka. Zvinova zviri zviro zvakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo iyi pamweni pacho inoonekwa pachena. Ngenyaya yekuti zvimweni zviro zvinenge zvisina kumira mushe. Asi usina mare unoshandisa mutombo yekudhaya wotozwa.

Ibaari gwinyise yemene. Mitombo yaishandiswe kudhaya yanga yakakosha maningi, ngenyaya yekuti mitombo iyi, yataiwana mumakwenzi nemumakwati, yaidetsera kakurutu kana payani patinenge tisina mare yekuti tienda kotenge mitombo muzvitoro zvinotengeswa mitombo.